Nguwa yakadai yakadai ngeino yekunaya kwemvura zvitenda zvizhinji zvinomuruka maningi saka iabaza rehurumende kuti richipinda muvantu veifundisa vantu kuti chirwere chakati chinodziirirwa sei, marariya anyanya kuuraya vantu muntaraunda zhinji Saka vantu vazhinji vanokurudzirwa kuti vatendere vaya vanohamba veifirita kuti vafirite mbatso dzavo.

Zvitenda svimweni zvinode kuti vantu vabaazvidzivirire ngekudxoka ngekuti zvitendazvo zvinokone kutapurirwana mumhepo patinonge teireketa paya chitenda cheiteende kune umweni izvi zvinobaade kuti vantu vakurudzirwe vaziye kudzivirire chitenda chinenga chiriyo mazuwawo

Kune zvitenda zvisingaonekwi ngemadziso. Zvitenda izvi zvinobade kuti tiende kuzvibhedhleya, tosvika tobavaronzera zvakakwana ivo vanoshande muzvibhedhleyamo, zvetinozwa munyama dzedu. Vanokono kuchitiningira zvitenda zvedu kubudikidza ngemichini irimwo, choonekwa chitenda chako. Muntu otochidziirira kana kutochirapiwa, chotopera.

Kune zvirwere zvevana vadoko zvinonaso kutozikanzwa kuti kune chirwere chitenda chakati. Zvitenda izvi zvinofanirwa kudzivirirwa kutiro kuti zvisatapurire kuvana, zvisatapurirazve muntaraunda iyo kuti papedzisire poite dambudziko rokuti rinobudise mare yakawanda kubudikidza ngeveutano.

Kune zvirwere zvinyuka mazuva ano zvinode kuti vanoziya ngezveutano varambe veidzidzisa vantu vanenge vasingaziyi kuti utano hunochengetedzwa sei. Chitenda chakati chinoita sei kuti chisatapuriranwa muntaraunda inogare vantu.

Zvirwere zvi zhinji zvino tapurirwana nge vantu zvinode kuti vantu va bhuyirwe kuti zvino dzivirirwa sei vantu vazhinji atizi kuti kana chirwere kana chabuda mu ndaraunda todini kuti chisa tapurika kubva pane uyu kusvika pane uyu vanhu ngati teedzera zvwtino ronzerwa nge veutano.

Utano hunongotangire pamuntu wega wega pamuzi penyu munofanirwe kuite mutemo wekuti munhu wega wega unofanirwa kugeze nyara kana abve kuchimbuzi muntu unofanirwe kugeza nyara kana apedza kudya chikafu kana kuti asati adya chikafu izvi zvinobetsera kuchengetedza utano.

Zvitenda zvakadai ngeshuramatongo zvakaparadza mizi yakawanda ngekuti vantu inga vasingazivi kuti chaive chii, vazhinji vakafa ngekuti vaiende kun'anga, veiende kunoporofitwa, veibviswa mamhepo kubeni chitenda ichi chirimo munyama, chaida kunohloyiwa kwadhokodheya, chorapiwa, chodzakira.

Mvura ndoupenyu. Pasina mvura hapana utano. Vantu ngatingwarire mvura yatinenge tinayo muntaraunda dzedu. Ngatikonezve kuishandisa mvura iyi kuti kana toenda kuzvimbuzi tapedza kuzvishandisa touya togeze nyara. Mvura inofanirwe kunge iri mvura yakachena inoita kumwa zvodziirire zvirwere zvinotapurirwa ngemvura.

Pashi reshe rabatana mazuwa ano ngendaa ye tekinoloji. Zvaanyore kuona zvinodiwa kuti zviitwe maererano nekudzivirire zvitenda zvinenge zvabuda mazuwawo. Vakawanda mapato anoemerera, anofundise vantu kuti utano hunobatwa sei. Muntu weshe unofanirwe kunge aine mukana neutano muntaraunda yavo.

Weinyambo gare ndau yakadini mazuwa ano irikunyambori kuretu ne taundi kwanemichini inokone kubetsere vantu kuti vaziye ngezveutenda hwezveutano hunenge weidikana mazuwa acho owowo, muntu weshe unofanirwa kuziya kuti dando reutano rakamira sei mazuwawo.

Zvinopano varombo vakapfuma azvichina kuti uyu ndiyani nyaya yeutano yoonzaniswa muntu weshe unokone kuone nyaya yeutano asina kubvisa kana sendi nokuti aana mare kana kuti une mare unonga eiiti ndinokona kuona kudarika usina mari zvatodzana.

Hazvinei kwai wakura , mwana mudodori, unobve kuri muntu weshe unofanirwe kunge aine mukana wekuziya utano kana kupuwe mukana wekuti akone kurapiwa kana aite chitenda chinenge chamunesa. Muntu weshe unokurudzirwa kuenda kumishongano unofundisa vantu ngezveutenda.

Munhu weshe unobadiwa kuti aziye ngezveutano munharaunda mwavanogara ngekuti izvi ndozvinoita kuti munhu weshe akone kuona rudetsero runoenderana nezvitenda zvinenge zvirimwo munharaunda dzavanogara mazuwavo.

Muntu weshe unofanirwa kuona mukana wekuti aone ngezveutano zvinoenderana ngemuntu weshe pashi rino. Izvi zvinowanikwa chete kana takwanisa kubudikidza ngekuenda kuzvibhendleya zviri padhuze nesu. Teienda koobhurwa ngezvirwere ngekudziirirwa kwazvo ngekuti mitombo inoshanda kurapa zvirwere izvi ngeiri.

Mazuwano muntu weshe unosungirwa kuti awone ruzivo padera peutano. Munhu weshe munyika ino unoko-unofanirwa kuziya nezveutano, kuchengetedza utano hwavo. Nyaya iyi iri kuronzwa nekureketwa pashi reshe.

Muntu weshe unoda utano hwakanaka , vantu vazhinji vari kukurudzirwa kuti vahambe vachidzidzisa vantu nezveutano .Izvi zviri kukurudzirwa pashi reshe kuti muntu weshe akwanise kuva neutano hwakatoodzana zvisineyi nekuti unowanikwa mundau iri kana munyika iri.

Muntu weshe munyika unofanirwa kuona utano hwakavandudzwa. Izvi zvinobudikidzwa ngekuitwa ngehurumende. Inoda kuti muntu weshe aziye ngezveutano. Hutano hwakakosha muntaraunda. Kubva kunanamai vabereke vana vavo, vanofanirwa kuziva kuti vana vanongwarirwa sei, vanochengetwa sei, vanobairwa kangani kusvika mwana akura.

Munhu weshe mazuwano unofanire kunge achi hanire nyaya dzeutano kurapwa kwakakwana kana kuzwa nyaya dzekuchengetedza utano zvakanaka kune mapato akasiyanasiyana arikuite mushando uyu, hurumende wo dzinobudikidza nemapato adzo ezveutano dzirikushanda siku nesikati kuita kuti munhu weshe akwanise kuwana utano hwakawanda.

Mvura ndoupenyu, kuti pazi pandau pane utsanana , panofanirwe kuve paine mvura. Vana vanofanirwe kumwe mvura nguwa ngenguwa, mvura yakachena ,inobva pakachena, yeishandisirwazve midziyo yakachena, ndokuti hutano hwedu huendeke.

Nyaya dzeutano inyaya dzinokosha pashi reshe. Vantu van8fanirwa kutora nyaya dzeutano idzi zvakagwinya. Kune mapato akasiyana-siyana arikushanda zvakanyanya muntaraunda dzakasiyana-siyana kuito kuti munhu weshe akwanise kuona nekubatsirwa nenyaya dzeutano.

Vandu vakadai vanokona vandode kubetserwa maningi mundaramo yavo hazviiti kuti kwayi havachakoni kuti mundu akone kuite mundu wakakwana zvinodiwa kutore munduwoo oyendeswe kundawuu dzinoendeserwe vandu vakadai dzakadai ngekuma kanzelingi sendazi mundu obetserwa vamweni inyaya yekumwe zvitoro zvinodhakwisa zviya madhiragisi mundu otorashike ndxondo.

Kwai muntu veikura ndxondo dzinopetuka kuita dzemwana mudodori. Izvi kunge muntu usingaendi kuzvibhedhleya kohloiwa ndxondo dzako. Ngatikurudzirane vasharuka ngatiende kuzvipatara tiende kohloiwa kuti ndxondo dzedu dzichakanaka ere. Izvi zvinoite kuti tirambe tiri vantu vane ndxondo dzinoshanda zvakanaka.

Ana emazuvano yaamidhunyasi ngenyaa yekutora zvinobaadhaka. Ngatidetsere vana vedu kuti kana wasvika pakadaro tomuendesa kuyaana kumbaatso dziyaa dzekudetsera vana vane hloko dzisingachakweyi zvakanaka, zvakadai ngekumakanzelini sentasi , vana vedu viende vondodetserwaa kuti vasiyane nazvo zvinodhakaa.

Ngatitore nguwa yedu nevana vedu teimbabhuirana nekufundisana nezveupenyu utano hwendxondo hunokosha maningi kuitira kuti vana vedu vakure vane utano hwendxondo hunoningirika izvi zvinoita kuti vana vedu vasanyanya kupinda maningi mukutora zvinodhaka zvinozokonzeresa kuti ndxondo dzavo dzirashike.

Akuna chitenda chisingazi achirapiki zvinopano unowu. Cheshe cheshe chitenda chane mutombo wacho. Kana ivo vanorwara nemusoro wemene vanokona kurapwa. Varumbwana nentombi mazuwanaya vashatirwa ngendaya yekumwa zvinodhaka, mishonga yavo iriyo kana vadazvo. Ngavaende kuzvipatara voende koningirwa votopuwe mitombo yavo dzinokona kupetuka pfungwa dzavo.

Mazuva ano dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka ngevakomana nevasikana vadoko ava. Zvoite kuti vebazi reutano vabude veihamba veidzidzise vantu ngezvekushata kunoite kutore zvinodhaka. Izvi zviri kubetsere maningi vana vechidodori.

Ngatidetserane vanhu woye uyu wamutungu wemunhu weshe tikaone vana kana munhu vosvika pakukanganisike nxlondo ngativadetsere tirumbe navo kuzvibhehleya tirumbe navo kwavanokwanisa kudetserwa kwavanozwi Kanzerin'i izvi zvinodetsera kuti tive nevana vanoziye zvavanoita.

Mutape wakati mushandirapamwe, musharapamwe wei mutape zvinodetsera anaani izvozvo zvokuti munthu weshe ngachaye zvidhina zvokuti tiake chibhedhleya, tiake kiriniki yedu. Akati aaa zvichadetsere munthu weshe ngenguwa inenge ichikodzera kana chapera, zvino pano munthu weshe odakara ngekuti chibhedhera chaapo.

Chibhedhleya chemukati mwedumwo chakabati hwee vantu vazhinji vakaendeyo vanobveyo veinyemwerera veiti tababetserwa zvakabanaka. Dai zvaiitikavo kana ngekumahosipitariyo madhogodheya obetsere vantu kuti vobveyo vobati ii takababetserwa mutombo takapuva hapana chatakatama.

Takasheka peyana kanzera wedu oti kwai ngatiunganidze mare, vanokone kushanda vochaye zvidhina, tiake chikiriniki chemunharaunda mwedu tikati muntu wu unopenga asiwakarambe eidaro obhuya naamutape, mutape ounganidze vantu zvinopano mwaane chibhehleya mundau mwedu muno ,anhu odetsereka padhuze.

Chibhehleya chekweduyo yeeh! unobaati chibhehleya ere ichi ?, taibaakura teitambura ,teitambudzika teihambe mumango mukuru kuti tiende koone paunorapiwa kanamarariya emene, zvino pano chabaamukanyi woba ahamba ndau dodori wogumapachibhehleya aah tobongana!!!!

Zvipatara zvaapeshe peshe muntaraunda yatinogara izvi zviri kubaa detsera maningi kudzakise zvitenda zvitenda zvakadai ngekorera zvitenda zvakadai ngemalariya mqzuwa ano zvaazvishoma ngekuti vantu vakukadire kurapwa nekufundiswa njira dzekuti zvirwere izvi zvisatapurirwa kuantu.

Vasharuka vanoti mazuwanaya ukaende kuchibhehleya unoyenda kopeyiswa, kwai avachadi kushandisa mare dzavo kuvantu vakura. Idzi pfungwa ngadzibve muvanhu vakuru. Ngatiende teshe kuzvibhehleya tiende kodetserwa ngekuti ndokunopuwe muntu upenyu, kana wasvikeyo wonyoretwa mitombo yako nadhokodheya woenda kotenga.

Vantu vazhinji vanogara mumuganga mumabuya azwa nyama dzapanda vanorumba kuchikiriniki. Vasvika kuchikiriniki kuya vanonyorerwe mitombo ngemanesi anenge arimwo. Manesiwo kana akorerawo dendaro vanokunyorera kuti uende kuzvipatara zvemberi wogumeyo woende koona anadhokodheya vane fungwa dzakambaati tsvikiti.

Zvibhedhlera makiliniki zvaa peshe-peshe mundau dzedu dzetinogara ,izvi tinobonga hurumende ngendaa yekushanda kwevanoita kwakasimba ,kuite kuti munthu weshe ahanire nyaya dzeutano ,vasahambe ndau dzakawanda veiende kootsvake kurapwa. Tinobonga, dai mitombo yawandazve muzvibhedhleya mwo ,kuti vanthu vazvitengere mudhuze.

Tinobonga mazuva ano muzvipatara mwedu nekumakiriniki medu mane michina yechimanje manje inokona kushandiswa ngezvehutano kuningira ndenda dzinenge dzechirwadza vantu izvi zvinodetsera kuti vantu vakasire kurapwa.

Kwekutange kuenda kana muntu vaite utenda kukiriniki, voenda kobetserwa ndiana mukoti vanonga varipo. Kana hutenda hwanyanya kukura vanokuite kuti uende kuchibhedhlera. Kuchibhedhlera ndo kazhinji kunonyanya kuonekwa madhogodheya ndovanochihloya vochiona kukura kwoutenda hwako vobbbetsereka.

Nyaya yezveutano inofanirwa kuziiswa kumuntu weshe weshe kuite kuti vanhu vakone kudziirire zvirwere zvinenge zveinesa mazuwa akhonawo vantu vakasafundiswa ngezveutano utwnda ahuperi muntaraunda izvi zvinoite kuti hurumende izopota yodhurirwa ngekudziirire zvirwere izvi.

Mazuwa ano azvichanesi kurapwa ngekuti zvipatara zvedu zvadzara ngemichini inokwanise kutidetsera kuti ione chitenda chinenge cheirwadza muntu. Izvi zvode kuti vantu veshe vabhuirwe vadzidziswe kuti kana muntu waite utenda asarumbe kuende kun'anga ngaaende kuchipatara kwaanoenda koonekwa utenda hwake, orapwa.

Mazuwano vantu vakudzidziswa maererano nehutano hwakanaka hurumende kubudikidza ngebazi rayo rezvehutano kana kwaite chirwere chabuda vantu vanoendeswa mwakasiyana siyana kodzidzise vantu mazuwano kwane michini inokona kudetsera kuona kuti chirwere chiri kurwarwa ngemuntu uyu chakadini

Mazuvano zvabaanaka zvemene hapana kwaunohamba ukasazwa nyaya yeutsanana, peshe pawahambira unokurudzirwa kugara zvakanaka, kugara pakachena, kugeze nyara, kutsvaira kana paunogara pemene.

Kana munthu arwara kana kukuwara pane kudetsera kwaanofanira kutanga aitwa ngevanthu vanonga vari padhuze naye munokona kubhandicha kana kusunga panonga pakuwara, munokone kufana kumupa mvura kana uri utenda hwekuti wamwa mutombo wekuti azviuraye mwozorumba henyu kuzvibhedhlera ooonekwa ndiana dhokota.

Vantu vanofanirwa kubhiirwa nekuziiswa ngezvemutemo yezveutano izvi zvinodetsera maningi kuti muntu aziye kuti utano hwakamira sei kuti muntu aziye zvikuitwa mazuwa awawo kuti vantu vazokone kugara nekupeutano hwakanaka mundaraunda dzavo.

Kune mitemo yakawanda ine chekuita ngeutano hwaantu. Muntu wese unofanirwe kugara eizive mitemo iyi kuitira kuti kana muntu arwara unorumbe kuchipatara eizive kuti kune mutombo. Kune zvirwere zvakadai ngezvegomarara, zvirwere izvi zvapedza vantu, vantu vazhinji vanofunge kuti kuroiwa, kubeni chinenge chitori chite

Mishando wevanoshanda muzvipatara nemuma kiriniki, kuti vafundise vantu kuti zvitenda zvinodziirirwa sei. Tine zvitenda zvinokona kutapukirana mumhepo, tine zvitenda zvinokona kutapukirana kubudikidza ngemvura. Izvi zvinode kuti vantu vafundiswe, vaziye kuti vanozvidzivirira sei kana veienda pakadzara vantu.

Kana kwaite chitenda chabuda mazuwawo, vezveutano vanokona kotoise zvimatende zvavo munharaunda inenge yanyanya kushatirwa ngechitendacho, vantu votoenda korapirwapo padhuzepo panekuti vantu vahambe mumango wakakura kuendà koona korapiwa chitenda ichi. Izvi zvinoita kukurudzira vantu vazhinji kuti varumbe koonekwa, chitenda chobva chatoema.

Apana chitenda chiriyo mazuwa ano chisina muchini unokona kuchiona kana kushandisirwa kuti chioneke. Michini yaamwo muzvipatara zvedu, ngatiende nezvitenda zvese zvatiinazvo tiende kunohloyiwa to huyirwa ndoenda dzedu topetuka todziziya pamweni totorapiwa.

Zvipatara zvawanda mazuwano, zvapeshe-peshe. Radanho rehurumende mazuwano kuti tichiona kuona kuti muzvipataramo mane mitombo ere nevanhu vanokone kudetsere vanhu vakadai ngemadhokodheya, vakadai ngevanesi kuti vadetsere vanhu zvakakwana.

Kana waite nhenda ukaende mukirinika nhenda yako vakati ai korera vanokuendesa kuchibhehlera chepamberi izvi zvinodetsera maningi ngokuti unosvikeyo wohloyiwa nanachiremba ,ngemadhokodheya ane unyanzvi wakagwinya chitenda chako choonekwa wotopuwe mutombo unoenderane nechitenda chako, munhu unopona.

Zvipatara zvazvino pano zvoonekwa padhuze nemunogara vantu vakawanda. Muntu aachahambi mumango wakakura kotsvaka chibhedhleya. Vanengewo veigarawo kumaruwa vakuonekawo veiende kuzvikiriniki nekuti makiriniki aamuntaraunda zhinji.

Tinobonga maningi zvipatara zvirikuba beurwa munharaunda mwo pa vhiki rapera ro pakaboorwe chipatara chimweni chemundau mwedu mwo zvobhuye kuti vantu vazhinji avachahambi kuende kuretu vorapirwe mudhuze mwo, zvobabetserazve utano hwendaraunda yo vandu vanoramba vakagwinya veione mutombo nekuvhenekwa padhuze po.

Mazuva ano ngengaa yemutungu yevana vedu vakutore zvinodhakwa ndxondo dzavo hadzichashandi zvakanaka. Kwane mhatso dzinobetsera vana ava kuti vaone kupetudze pfungwa dzavo dzishande zvakanaka. Tinokurudzira vana vanenge vane dambudziko iri kuti vaende kumhatso idzi vabetserwe.

Mazuwa anaa azvichahlupi, muntu warwara weshe zvibhedhlera zvaamudhuzemwo kutorumba koonekwa ndianadhokodheya. Waonekwa woonekwa kuti utenda hwako hwakanyanya kukura maningi voti chidarikira uende kune chimweni chibhedhlera chepadera kune vamweniwo anachiremba akati fundewo kudarika vanenge vari apapo. Pane movha dzakatozviemera izvozvo zvekutwara vatenda kuendesa kune zvimweni zvipatara kana vanzi vaende ikweyo.

Kana muntu waremara nguwa imweni paite tsaona kune movha dzinoemere izvozvo dzinorumbe paitika tsaona kotore muntu voenda naye kukiriniki kana kuzvibhehlera. Idzi movha dzinodetsera maningi nekuti dzinoponesa vantu upenyu hwavo usarashika.

Zvibhedhlera zvedu mazuwano zvaane zvese zvinodiwa kudetsera vatenda. Vatenda vanenge vachirwara zvakanyanya maningi mazuwa ano vakukwanisa kupuwa pekugara, pekuwata vechiningirwa nanamukoti wedu nanachiremba.

Utenda huzhinji hunotange kuonekwa kuzvibhedhlera zvidoko. Kana hutenda hwakura, vanodarisa kuise kuzvibhedhlera zvikuru. Pane movha dzinodetsera maningi kutware vatenda vakadaro vanenge vazi vaende kundoonekwa ngaanadhokodheya vemberi kubva pakirinika kusvika pachibhedhlera chaanzi aende.

Mahosipitari mazhinji akukwanise kurape vantu vanezvitenda zvakasiyana-siyana. Zvasiyana nekudhaya zvekuti waiende koona hosipitari kutaundi kana kuona dhogodheya kuhosipitari huru dzinenge dzirimumataundi. Izvi zvaidhurire vantu.

Hurumende irikudetsera kwemene muntaraunda dzekuchipinge. Takakura kusina zvibhedhlera. Zveinge zvakaparadzana kuti iyo neiyo asi mazuvano zvibhedhera nemakiriniki zvapeshe-peshe. Vantu havachanetseki ngekuhamba kotsvake pekurapwa.

Kana kwaite chitenda chabuda mazuvavo vantu vakawanda vanorumba kuzvibhedhleya koningirwa nokubetsera ndiana mukoti. Vantu vanoda kubetserwa nguva iripo vasanyanya kugara muzvipatara. Saka zvinodiva kututsira vashandi vemuzvibhedhlera nemumakiriniki kuti vakone kubetsere vantu.

Zvipatara ne zvibhedhleya nema kiriniki zvawanda yambo mu nharaunda chodiwa ngechekuti vantu vakasire ku detserwa vari muzvipatara mwo kuitire kuti pavano ungana paya vantu vanenge vabva ndaraunda dzaka siyana vano kune ku tapurirana zvee utenda ivo vechiti vanhu vauya ko rapiwa saka pano fanirwe kunge muine vashandi veku zvipatara vaka kwana kuti vantu varapiwe nge nguva.

Muntu unotangire kukiriniki, obvapo oende kuchibhedhleya, onyorerwe mitombo inoenderana nechitenda chanenge ainacho obvapo ozoenda kumhatso dziyana dzinotengeswe mitombo kana kuchibhedhleya kusina mitombo yachoyo. Ozi chienda wotenga mitombo iyi kumhatsodzo. Oenda kotenga. Zvinodetsera maningi zvirozvo.

Pane hukama hwakabanaka yambo pakati pezvibhedhlera , makiriniki nembatso dziyana dzinotengese mitombo ,ukaenda kuchibhedhlera woona dhokodheya okunyorore mitombo yaunofane kushandisa neutenda hwako , woende kotenga mitombo yako kuchimbatso dziya dzinotengese mitombo. Tengai mitomboyo ngekuti yakangwarirwe zvakanaka.

Muntu unotanga aenda kuchibhedhlera kana kukiriniki onyorerwe mitombo ngemadhokodheya kana vezveutano ochizoende kotenga mitombo inonga yanyorwa kumbatso dzinotengese mitombo.

Pane ukama hwakagwinya pakati pezvipatara, makiriniki nemphatso dzinotengese mitombo kana waenda kuchipatara kana kuchibhedhleya unonyorerwa mutombo yokuti utenge mitombo iyi inokone kusaoneka kuchibgedhleya woenda kooitenga kumbhatso dzinotengesa mitombo iyi.

Zvimweni zvitenda zvinobado kuti vantu vaende kuchibhedhlera. Ukazwe chitenda ukagare kanyi ukasaende kuchibhedhlera unofa. Ngatiende kuzvibhedhlera tiende koningirwa zvitenda zvetinenge tiinazvo. Zvitenda zvemushana izvi zvinobade kuenda kuchibhedhlera. Ukasadaro unofa ndicho.

Umweni hutenda ahu onekwi nge madziso hunode kuti uyende ku chibhedhleya wo svika wo ningira nge michini yavo yavaka puwa kuti vaone kuti chimweni chino nese muntu nge chiri imweni mitenda ino onekwa ku budikidza nge ngazi woto onekwa kuti une chitenda chakati mutombo yoto zikanwa kuti nde yakati wo nyorerwa wo ende kotenga.

Ukaguma muchibhedhlera vanoningira zvitenda zvevanhu unotopona chitenda cheitobuda pamuchini wakaningira kuti une chitenda chakadini. Izvi zviri kudetsera maningi ngekuti munhu otoziya chitenda chakwe nyangwe chisanyati chobuda kuti chomurwadza asi unenge otoziya chitenda chakwe otofane kudzivirira chitenda ichi.

Kune zvitwnda zvakadai ngechukera zvitenda zvakadai ngeana asina zvitenda zvebhipii zvinenge zviri mukati mwenyama yemuntu zvinotore nguwa kuti zvizoonekwa saka vantu vazhinji vanokurudzirwa kuzi vaende kuzvipatara vaende koningirwa zvitwnda izvi vaone kurapiwa nguwa ichipo.

Mitombo imweni irimwo muzvibhedhlera, inorape zvitenda zvimweni zvinenge zviri mukati mwenyama, zvitenda zvinorwadzire muntu mukati, zvitenda zvakaita sana gomarara nechibereko, gomarara remazamo inokone kurapwa ngeimweni mitombo irimwo muzvibhedhlera.

Mazuvano zvabanaka, kune utenda husikakoni kuoneka ngemadziso, ukaenda kunadhokodheya kuchibhedhleya oguma unoshandise muchini mazuva atinawo ano, michini mitsva inodetsere kuona zvitenda zvinenge zviri mukati mwenyama zvotoonekwa kuti muntu unorwara ngechitenda chakati obva atopuwawo mutombo unoenderana nechitenda chake vantu votodetserekana.

Vanoite zvekurumba vaya, vanoite zvemitombo munhu unokone kukuwarira mukati zvokorere kuonekwa kana kuzviona ngemadziso vanoziya vanokona kuutoba murejewo veichiuita kuti uiite maekisesaizi murenjewo wotopona.

Pane zvitenda zvimweni zvinenge zvisati zvanase kubuda mumwiri, asi kubudikidza ngemichini inoonekwa muzvibhedhlera. Vantu vanokone kuenda kohloyesa, hama dzavo, vana vavo kana ani nani hakwe unonga arwara kana kuti eifungire chitenda mukati mwenyama dzake, zvinovhenekwa zvobuda muntu ondorapiwa.

Muntu asvika kuchibhehleya unoongororwa mumhatso dzinoshandiswe izvozvo, madzihwa anotorwa, weti inokona kutorwa, voiningira vochiona chitenda chinenge cheinesa mazuwawo kuti chinoparadzirwa ngei. Izvi zvinobadetsera kuti vanhu vaziye nzira dzekudziirira ndidzo chitenda .

Mazuwa ano apana chitenda chinozi achibaarina mutombo, apana chitenda chinozi achioneki mungazi yemunthu kwaane michini inokone kuningira nekuongorora kuti munthuwu haauya eiti une chitenda, ngechei chitenda cheshuga, chitenda cheBP zvabaaoneka mazuwa ano nezvekenza zviya zvorapika.

Ukaende kuchibhedhlera wechirwara ngechitenda chausingazii madhokodheya anoti torwe ngazi. Watorwe ngazi chitenda chese hacho chinonesa munyika chinokone kuonekwa kubudikidza ngengazi yako. Watorwe ngaziyo chitenda choonekwa wopuwe mutombo unoenderana nechitenda chako. vanthu vazhinji vanobaapona mazuwano ngendaa iyoyo.

Apana chitenda chino hwara mu nyama mwedu chikasa onekwa kana muntu wayenda ku chibhedhleya wagumeyo vanobai kuningira vei shandise michina yavo ye mazuva ano michini inobai donongora peshe pane chitenda wori wo bhiirwa chako ne mutombo wacho woto petuka weyi ziya kana kuti wakuto rapwa.

Kune mbatso kuchipatara dzinotoshande izvozvo ngekuti kana vanhu vaguma ndimwo mwevanoiswa ,voende kuchioonekwa vohloyiwa nemadhokodheya kana vanoshandiremwo kuti chitenda chako chawauya nacho chinode chiinyi kana kuti ngecheyi wotsvakirwe mitombo yacho unotozoona muntu otopona.

Mazuwano kwaane mhatso dzinohloyiwa vantu, zvitenda zvavo zvoonekwa veishandisa michini yemazuwano izvi zvinobaadetsera kuti muntu uziye chitenda chounonga unacho wobva washandisirwazve mutombo unoenererana nechitenda chaunonga unacho.

Vantu tikaramba teyiyende kuzvibhedhleya kohloyiwa, tinoramba teyiziya patinenge takayema mayererano newutano wedu. Vantu ngatiyende kohloyiwa kuzvipatara, kuzvibhedhleya ngazi dzedu dzizikanwe, ngokuti mungazi mo ndomunothware zvitenda zvakasiyana siyana. Tikasadaro tinogara newutenda watisingazivi kuti tinawo mungazi medu.

Une ntenda yako inenge yeirwadza vazhinji tinongoti ndinorwara nge musoro ndinozwe marariya mazuwa ano vochikutora voisa mumhatso yavanoningira vochitora ngazi yako voi voi voiongorora kusvika vaona kuti chitenda chako ngechakati wopuwe mutombo unoenderana nechitenda chako.

Mumhatso dzinoningirwa zvitenda, mune michini yakasiyana -siyana. Michini iyi inogona chitenda chemunhu kubudikidza ngekutorwa kwengazi, mabesha, weti kana cheshe chinobuda mumuntu chotesitwa chobudisa chitenda chemuntu, muntu otorapwa.

Kune mhatso muzvipatara dzakadadzirirwe kuti kana muntu auya aine utenda. Votora ngazi yemuntuvo votora kana veti nezvimweni zvinhu zvinokona kubuda mumuntu vondozviongorora nemichini yavo zvinokona kubetsera maningi.

Iriyo muzvibhedhlera mazuva ano inobetsera maningi ngekuti inokomba nhenda ine muntu yokomba zvee mutombo unokone kushandiswa kurape nhenda inenge yaonekwa pamuntu woo madhokodheya zvovarerukira kuite mushando wavo.

Muntu waende ku chibhedhleya uno hloyiwa ngazi yako yotorwa yoiswe mweino ningirwa kuti mune chitenda cheyi mazuva ano ngazi inotware zvitenda zvaka siyana siyana chitenda che kenza chemene chino onekwa mu ngazi chitenda cheshuga nezve bhipi zvino onekwe mu ngazi.

Mazuwano akuchina fembera fembera kuti muntu haauya eihwuta toti marariya muntu eichema toti nguva imweni kwakupenga kwane michini inotore ngazi yatora ngazi woongororwa kuti chirwere ngecheyi . Vazhinji vatenda varikubatwa maBP varikubatwa chukela izvi zvirikudetsera maningi ngekuti muntu unoziya hwutenda hwako hwusati hwakomba wotorapwa.

Michina mu zvibhedhlera umo yakabai naka inokomba peshe panonga paine chitenda peshe panenge pashata michini inoku kombedza zvodetsera zve madhokodheya kuti akone kuziya utenda hwemene huno rwadze munhu wokupazve mutombo uno enderana ne chitenda chako.

Vanhu vanorwara mazuwa ano nezvitenda zvisati zvaoonekwa zviya vanongoenda kuzvibhehleya vosvika voningirwa kune michini inenge iriyo mumhatso ndo mweinogara michiniyo oningirwa kana iri ngazi yoonekwa amuna kenza ere ,amuna shuga yakawanda ere munhu otorapiwa nguwa ichipo.

Munhu akakuwara unokurudzirwa kuti aende koningirwa ngemichini inoonekwa kuti makodo azi kutsemuka ere, inoona kuti makodo akagare zvakanaka ere. Michini unobetsera maningi kuti vaone kuti vokurapa ngemuhlobonyi. Mutombo wacho voito okukupa uri.

Vana ndore mangwani renyika tikasava tora zvakanaka nekuvaningira zvakanaka munyaya dzehutano hwavo tinenge tisina nyika, vana vanofanirwa kudetserwa anamai voziya pavanokona kuenda kuzvi bhedhlera koti vana vavo kubairwe naiti dziya dzavano bairwa kuti vasatapurirwa utenda hwevana vadoko.

Ana mai ndivo vakabata nyika. Ana mai utano hwavo hunofane kukosheswa. Vanofane kudaidzwa nguwa ngenguwa kuzvibhehlera voende kofundiswa maringe nenyaya dzokubara, dzokubereke vana vavo nekuti vana vavo vanofanire kuende koongororwa nekubairwa majekiseni avanofana kubairwa veikura. Izvi zvinodetsera kuti tive tiine nyika ine utano nentaraunda yakagwinya.

Ana mai akazvitwara, ndivo vantu vanode kunase kuningira nokuningirwa maningi, ngendaa yezvirwere zvakasiyana-siyana, ngekuti utano hwavo hunokone kukonzere kushaishira mwana unonga arimundani mwavo. Zvirwere zvakadai ngemararia zvinofanirwe kudziirirwa maninginingi kuna ana mai akazvitwara.

Mazuwa ano zvibhedhlera zvizhinji zvaane ndau pachipatarapo inotenderwa ana mai akazvitwara kuti vauye koogarirepo vakaemera nguwa yekusununguka kwavo, izvi zvinodetsera kuti varambe veihloyiwa veionekwa ndiana chiremba.

Utano hwendxondo hunokosha vantu vanofanirwa kuramba veitore vana vavo veienda navo kuti vovahloiwa kuzvibhedhlera. Koonekwe kuti ndxondo dzavo dzakaema zvakanaka ere. Izvi zvinobetsera maningi kuti mwana akure ane utano.

Nyaya zhinji mazuwano dzobhuyiwa ngezvadzo ndozvedzekubereka kudzidzisa anamai nanababa njira dzekuzvidzivirira pabonde , njira dzekuzvidzivirira kubva kuzvirwere izvi zvinodetsera kuti kana mwozoite vana zvenyu mwozofunga kubereka munobereka vana vane utano vasina zvirwere.

Ngouri muchini woungatama muzvibhehleya mazuwa ano? Hapana chitendazve chichakorere kurapika kana kuonekwa ngokuti michini yaayo mazuwaano yonase kuningira ngokuti hakuna munhu unobve muchibhehleya echiti chitenda changu chakatamika.

Kune kune zvitenda zvinokonzerwa ngekurumwa ngembwa mitombo yacho inoda kuti igare makatondorera munoite kuti isashata simba rayo isapera , vantu vazhinji kana varumwa ngezvimbwa mupengo vanoda kuti kwai tiyende kunyanga korapwa kubeni azvidetseri ngatirumbe kuzvibhedhleya topuwe mutombo.

Apana chisimbi chisinga shandi kana wapinda muzvibhedhlera zveshe zvounoonemwo zvirozvo zvinodetsera mukurapa vantu nemukuhloya kuona chitenge chingenge chine muntu ngatizviremeredze zvisimbizvo tizviziye kuti zvino shandei ngatiende kushandisirwe zvisimbizvo muzvipatara kuti nhenda dzedu dzipere

Michini yoshandiswa mazuwa ano, kana kukurudzirwe vantu kuti vashandise, pavanenge veihamba kana vakagara, inodetsera maningi kuite kuti nyama dzisanyanye kupanda. Nyama dzipetuke pandau kana dzainge dzeipanda. Ngatibaa purutane vantuwoawo veitironzera, ngekuti ndondaramo yacho.

Kune michini inoshandiswa kana techida kufafaiziya mumhatso medu kuitira kuti utunga hufe. Michini iyi inoonekwa munotengeswe mishonga kana muzvipatara. Ngatizvishandise ngekuti inodetsera maningi kudziirire zvitenda zvinokone kuzotishaisha muupenyu hwedu.

Mazuwa ano kufa ngechitenda unenge usati wanase kunzwisisa nyika yatinogara mazuwa ano ,mazuano munhu weshe wokuridzirwe kuti aende kuchipatara kana aite nhenda ooguma kuchipatara kwaane michini inhloya munhu yobva yatokuronzera chitenda chako nemutombo unofanirwe kushandiswa kuti nhenda ipere.

Unombozvibvunza kuti hurumende idzi, Mari dzinomboiona kuri yekuite kuti muzvibhodhlera muite michini yakabawanda kudai , woona kuita aiwa ndozvavanofanira kuita zvibhedhlera zveshe zvinge zvine muchini yakadai inoningire ngazi dzevantu ,kuti ine zvitenda zvakadini wanhu vobva varapiwa kubudikidza nezvitenda zvavainazvo ,zvinonga zvakombwa ngemichini iyi.

Imweni michini yetinoona muzvibhedhleya ungati ndeyekutambisa kubeni vanotoshandemwo vanotobaiziya kuti inoshande zvakati endi muchini iyi iri kubabetsera maningi ngekuti inobaningira yobati xoko xoko chirwere chounge unacho. Madhogodheya ochitotange kukupe mutombowo kuti udetsereke.

Zvimweni ngezvimweni hazvo mazuvano zvipatara zvedu zvabaa nemichini yakakwana. Michini yepade-radera inoite kuti muntu weshe unenge aine utenda, hutenda hwakwe hukone kuonekwa nemitombo yaanofanirwa kupuwa wotozikanwa.

Ukatoende pamuchiniwo mwiri vako weshe unotouona nechitenda chinenge chiri munyama dzako unobva vatochiona kuti ngeicho. Dhokoteya unozobhuya hakwe kuti ingazi kana kuti chitenda chakati chinenge chiri mungazi mwenyu. Asi iwewe pachakowo ngemadziso ako unenge weitozviona pazvinenge zveibuda pamuchini.

Apana chaunoona muzvibhedhlera chisingashandi chega chega chine pachinoshanda mizhinji michina inoonekwa muzvibhedhlera inoshanda kuningira kana kugadzirisa zvinenge zvashata pamuviri wemunyu vamwe vanenge vachida kubviswa mazino vamwe vanenge vakaguka kwemene michini iriyo inokona kuigadzirisa.

Zvodakadza kuende kohloiwa kuchibhedhleraa nekuti zvinodiwe pakuhloya zveshe zvinenge zviripo zvasiyane nekudhaya kwekuti dhokodheya waingokuningira obata bata miri wako ototi unozwa chitenda chakati wotopuwe mutombo mazuwa ano kwaane michini inoshande izvozvo.

Pamweni ukapinde muzvibhedhlera unoti ndapinde mugaraji ramakanikero nevha nendaya yezvinenge zvirimo ozoona muntu unopindemo akapfeka hembe dzechichena woti ndirimuchibhedhlera, oshandise zvimichina zviya zvirimo kutesite chirwere chaunacho choonekwe otopiwe mitombo inoenderane nechitenda ichonacho.

Iya zvimweni zvinobaoneke muzvibhedhlera umwo zvinobaita kungatei ngezvekutambisa kubeni zvirozvo zvinobashanda maningi. Michini inoonekwa muzvibhedhlera mazuwano inodetsera ngokuti inokomba chitenda chine muntu dhokodheya obva atoziya nemutombo wekutope muntu kuti adetsereke.

Ungati ichowa ungati itipoti asi michini iyi inobaabetsera maningi muzvibhedhlera ngekuti inokhomba chitenda chemuntu kuti unozwei odetserwa ngemadhokodheya nemutombo unobaita kuti muntu uwoo apone.

Baba vangu vaiti vakaende kuchibhedhleyaa vosvika havasi kubaiwa naiti voopetuuka voti chibhedhleya hachikoni kurapa ngendaa yokuti vaiti dai ndabairwe jekiseni, eya zveshuwaa rinobashanda jekiseni ngekuti mutombo unenge waiswa nejekiseniroo unobaakasira kushanda munyama dzako, zvoite kuti chitenda chikasiro kuparara.

Muzvibhedhleya mane michini yakaba siyana-siyana, michini iyi yakanaka nekuti inobetsera mukurapwa kwevatenda. Muntu unokona kutoningirwa chitenda chako choonekwa qobva wapiwavo mitombo inoenderana nechitenda chako.

Muzvibhehlera mwaane michini yakawanda yekubaashandisa zvirozvo zvinobaadiwa maningi nekuti zvoite kuti mushando wemadhokodheya ureruke. Mazuvaanaya akuchina maripoti nyaya dzekuti vantu varikufa veichekwa kusunungurwa vana vavo.

Mazuva ano azvichanentsi kuona ndenda muntu kungoiswa pamuchini wongoonekwa ndenda yaunayo dhokodheya otonyora kuti unorapwa nemutombo uri muntu atoenda kotenga mutombo kwaunenge weitengeswa.

Mazuvano kufa kwakuda zviro zvinobetsera kuti upenyu hwemunhu urarame nguva yakareba zvawanda muzvibhedhlera, kune michini yakasiyana siyana inoshandiswa kugadzirisa panenge pashata munhu unokona kunge wakuwara makodo anotwaswanudzwa ngemichini iyi murenje wopetuke pakanaka wotangahe kuhamba.

Zvibhehlera mazuwa ano zvapfuma , hurumende yoba yaise simba rayo reshe mukuvandudza nekusimudzira zvibhehlera izvi zvinodetsera kuti nyika inge ineutano hwakagwinya vantu vasarwara-rwara vanosimudze upfumi hwenyika zviro zveshe zvinookwa muzvibhehlera zvinodetsera maningi.

Michini yoshandiswa mazuwa ano muzvibhedhleya inobaite kuti mushando ureruke mafhokodheya mazhinji obakone kuite mushando wawo ngekuti odetserwa ngemuchini iyi inodetsera maningi kuona chitenda chemuntu nekukomba mutombo wounofanirwa kupuwa muntuwo kuti apone pachitenda chakwe.

Mazuwaano a apana munhu uchabve kuchipatara asikazi kuonekwe chitenda chakwe, kuti unorwara ngeyi. Michini yaapeshe-peshe ,ende inoshanda zvakabaati tsvikiti. Munhu waaonekwa wotopuwe muhlongwa unokone kukurapa, wotodetsereka.

Mazuwano kana kuekisesaiza kwemene kwotokurudzirwa kuita weishandise michini. Ariyo michini yakagadzirirwe izvozvo zvekuti munhu unenga ane chitenda chakadai ngeshuga, chakadai ngeBhiipii unokuridzirwa kuende pamichini idzodzo wowosvika wotambirapo kusvika zvazi zvaita.

Chipatara chega chega chinofanirwa kunge chiine zvinodiwa kushandisa kutsvake ndenda kana kurapa varwere, michini iyi inokosha maniiingi muzvipatara ngekuti ndiyo inoite kuti basa rihambe vatenda vapone kana varapiwa.

Kubetsere vantu muzvipatara zvanyore teiningira michini nezvinoshandiswa muzvipatara. Zvirozvo zvakauya korerutsa ndima yemadhogodheya. Madhogodheya chavo kwakungobata chekushandisa otoshandisa hakuchina nyaya dzakawanda dzekuti vantu vanofa kana kurasikirwa ngeupenyu hwavo veirapwa.

Zvimweni zvoita kungatei mudondoro, zvimweni zvoita kungatei azvina nemushando weshe asi kune muntu wakazvifundira kuzvishandisa zvirozvo zvinodetsera. Michini yemuchipatara yeshe zvayo apana chingazi kwayi achishandi. Vanhu ngatiende kuzvipatara kunoshandiswa michini iyi tinokona kudetsereka utenda hwedu hwatinenge tisingaziyi kuti hwakura sei.

Hino pano hapana chisingachakonekwi muchibhedhlera. Michini yoshandiswa mazuva ano inoite kuti zveshe zvikoneke, basa rireruke. Madhogodheya oshanda nyore-nyore mazuva ano kubudikidza ngemichini yakazoiswa muzvipatara yovoshandisa.

Zvipatara zvizhinji zvane michini yemazuva anaya inokona kubetsera kuishandisa kurape vantu kana kutsvaga chitenda chaite kuti muntu arware. Mazuva ano akuchina nyaya dzakawanda dzekuti vantu vanofa kana vachekwa pakusununguka.

Pamweni watoende kuzvibhedhlera unokone kutoarairwa ngekuningire michini inenge irimwo muzvibhedhlera kuti aa ingashandawo chiinyi iyiyi kubeni ndiyo inotokidetsera pane zvaunode kuhloiwamwo unotozozwa kwozi uyai muwate apa baba woye tiningire kuti iibhipi ere kana kuti chiinyi wotoona zvatobida ngemwazvo.

Mishini yaamwo muzvibhedhleya inoshande zvakasiyana siyana kana muntu warwadziwa ngezino mishini iyi iriyo kuzvibhedhlera inokone kubvisa mazino inowo anotorwadza imweni mishini inotoshanda kutoona kuti unorwara ngei munyama mwako.

Zviro izvi pane zvekuzvibhedhlera ungatoti nguva imwe ndechekutambisa ngekuti zviro izvi zvinenge zvichishandiswa muzvipatara izvi unenge usingatozvizivi, unotozozviziva kana wazenge ndidhokodheya uyayi apa ndimuningire oonachisimbi chiya chainga chakawa pasi ndoo chooshandisa kukuhloya, zvirozvi zvinobaabetsera ngekuti zvinobudisa pachena chitenda chaunonga uinacho nemitombo yacho yekukushandisira.

Mazuva ano vantu vorumbavo kobetserwa kuzvipatara kunyanya-nyanya vana mai vakazvitakura. Kudhaya kwainge nembuya dzaigara mumalaini dzaiti uyai ndimusunungurise vantu vazhinji vaifa ngekuti vainga vechifuremwo mumhatsomwo. Vanenge vasina zvakakwana zvekusunungure vantu mazuva ano zvayo zvakakwana muzvibhedhleya vantu ngatiende kobetsererwa muzvibhedhleya kwete mumakanyi.

Zvimichini zvimweni zvetinoona muzvipatara ungatoti aaaa nguwa imweni ngezvekutambisa ngekuti vari vana vadoko vanotambire padhuzepo vanotobira votamba ndicho kubeni chirocho chinobaashanda chinokone kupetudze upenyu hweumweni muntu unenge ashaishika ngeutano zvirozvo zvinombadetsera ngokuti zvinokombe utenda hwemuntu.

Vakarwa hondo yerusununguko muZimbabwe vanoti kwai ukaende kuchibhedhlera mazuwaano unopeiswa. Unopeiswa ndiyani ?Kwai ngemanesi ngekuti imwimwi mwakura amuchafaniri kupuwe mitombo yemazuwaano. Kubeni mitombo yemazuwaano inoti munthu weshe ngaauye adinii, autenge, aonekwe ndidhokodheya opuwe mitomboyo oishandida unopona,

Kwai ukaenda kuzvibhehleya wagumayo kwai manesi anodada haadetseri muntu nenguwa iriyo ngatiende kuzvibhehlera kune mitombo inodetsera mangini zvasiyana nekuenda kunyanga kwatinoenda kuyani wopuhwa mutombo kuzvibhehlera kune zvotubu wobveyo unopona ndoenda inopera.

Mazuwa anaya vanoti kwai nhoo aiponesi munhu ,ngatiti tarwara tisaate pamanhi ngatirumbe kuzvibhehleya toosvika topuwe zvinoenderana neutenda hwatinenge tinahwo ,ukagara mukanyi shuwa unofa ngenhenda inorapika mishonga yemazuwa ano inodetsera maningi.

Mazuva ano kufa ngenhenda kwakuda mitombo inorape nhenda dzakasiyana-siyana, yoonekwa muzvipatara zvedu. Kana tazwe nhenda tisaata mumhatso ngekuti bonde harireri muntu ngatiende kuzvipatara tosvika tonyorerwa mutombo ngezvitenda zvatinenge tazwa tinopona.

Tapuwe mutombo ngemadhokodheya ngatibaishandise sokubhuyirwa kwotinonge taitwa, tisati tamwa topedza tosiira panjira kwai utenda hwangu hwadzakira ngatimwe mitombo yedu yeshe yatakapuwa ipere kuite kuti chitenda chinge chapera petinopedzawo mitombowo.

Mitombo imweni yetinopuwa muzvibhedhlera ngatibanase kupurutana maningi kune vanotipa tooenda koishandisa tiishandise ngemwazvo kuite kuti isatikanganisa utano hwedu, imweni mitombo ngeyekubadzora ganda kuti ganda ritsvukire, imweni mitombo ndoyekumwa, imweni inotobairwa majikiseni. Tinopona ndiyo mitombo iyi.

Abaati chechetere mazwano muntu akarwara kutoronge kuzvibhedhleya mitombo yati chakata akana munhu uchabve kuzvibhedhleya asina mutombo ngekuti hurumende dzikushanda zvakagwinya maningi namasangano epachireshe kuti mitombo inowanikwa pashireshe iwonekwewo mundaraunda mwedu ubeshera vantu vanenge vorwara

Ukapfirirwa nenyoka vazhinji vanotama kuti hino ndochidini kumbapfirirwa nenyoka mudziso. Mitombo yaiyezvo kuzvipatara, kuzvibhehlera zvedu yamwo mitomboyo inorapa muntu wapfirirwa ngenyoka mudziso. Ngatirumbe nevantu vakadaro tisasanyanya kurumba kune vantu vaya vaya vechivanhu vanoti kwayi tinokone kurapa vantu vapfirirwa ngenyoka mumadziso. Inokona kunonoka kurapa.

Ntenda aiperi kana ukasapedza mutombo waunenge wazwi ndidhokodheya ushandise ngatishandise mitombo iyi kusvika yapera ndokuti ntenda ionewo kupera, mapilizi anoshanda maningi kana tikamashandisa ngemwazvo.

Ukaguma munbatso dzodzinotengesa mitombo yemazuwano ukabvunza ndodawo icho vanoti chinorapa. Chinorape chiini? Voti zveunozwa womupe Pepa rawabva naro kunadhodheya unobakupa zveunoda zvemene zvinodetsera chitenda chako ngekuti vakafundira basa ravo vantuvo.

Mitombo yemazuwa ano yakabanaka maningi, inodetsera maningi ngekuti inokasira kushanda munyama dzedu imweni musha mutombo inoita zvekubairwa , imweni yakaite mvura tomwa totokasira kupona totoita zvatenge tinazvo zvakasiyana nekudhaya pataidya makwenzi

Imweni mitombo inorapa ganda remene kana tiine makanda anenge asingazi kunatso kueme zvakanaka. Zvitenda izvi zvinorapwa ngemitombo iyi younopuwa kuchibhehlera mushure mekunge dhogodhera aone kuti chitenda chako chinorapwa ngemutombo wakati. Unokone kupwa wekudzora, unokona kupuwa wokumwa, imweni unokone kutobairwa majekiseni emene, wobva watopona.

Vantu vazhinji vane miteto yekuti kana vapuwe mitombo yekushandisa vabve kuzvibhehlera zviyana vosvika avachashandisi mitombo iyani kusvika yapera. Muntu akamwa mazuwa mairi marongomuna ozwa mwiri dzake dzoita ngatei dzadaira ototi ndapona otosiyana nemapilizi aya otangazve.

Kuteedzera zvabhuiwa nemadhokodheya ,pakurapwa kwako zviro zvakabaanaka maningi. Zvirozvo zvakanakire pakuti unomwa mutombo nenguwa yawabhuirwa, unomwa mutombo weishandisa chipimo cheunonga wakazi ushandise. Munthu unokasire kupona eendi apanazve chimweni chirwere chinobudapo.

Ganda chiro chinobaakosha mundaramo yemuntu ngekuti chinovhare mwiri wako muntu. Saka ngekudaro ganda rinofanirwa kungwarirwa zvakanaka kubudikidza ngekudzora mafuta anoita kuti rirambe rakanaka risikatonhorwi risikatsemuki, roramba reiningirika. Izvi zvinokoneka kwega ngekutenga mitombo iriyo mazuwa ano yechingezi.

Mazuwano kusaenda kuzvibhedhera weiti kwai akuna mutombo kwakusatoziya mitombo mazuwano yawanda muzvibhedhlera ende yanyoreka ngekuti hurumende yodetsera mbatso dziya dzotengesa mitombo kudetserazve kuunza mitombo munyika kuti vantu varapwe pasina kudusa mare dzakawanda.

Gore rimweni mukoma wababa angu, eiike mwana wake afa ngendhenda inokonzerwa ngeutunga, vakati kuchengedzerwa akudi wachena. Vakapedze nguwa veihamba nemwana eiende koofembwe mamphepo. Kubeni dai vakaenda kuchibhedhlera nemwana, akarapwa ndhenda yemalaria, dayi mwana akapona.

Mitombo yemuzvipatara inokona kushandiswa nemajikiseni mitombo iyi inobaashanda ngekukasira ngekuti inobaona panorwadza mitombo iyi Inodetsera ngekuti unopuwa chipimo chakaba enderana neutano hwako nekukira kwako.

Kuyayiya madhokodheya kana eikupangira ngezvekuti unoshandisa sei mutombo kwakabaanaka. lzvi zvinoite kuti timwe mitombo yatinenge tapuva ngemwazvo tisashaishazve utano hwedu ngekuti mitombo iyi basa rayo ngerekurapa haiwa kushaisha utano.

Mitombo yechizvinozvino yakabaanaka. Yakanaka ngekuti ine chipimo chayo chounofanirwe kushandisa weimwa uyezve ine nguwa yayo yeinofanirwe kushandiswa. Mitombo iyi inoshanda ngekukasira mukati mwenyama dzedu ende chitenda chinobva chaperawo nguwa iripo.

Mitombo yemazuwa ano aidi kundotenganje kumbatso dzinotengeswe mitombo ngatitange tabvunza taenda kunana dhokota vedu tobhiirwa chitenda chatinacho toone mutombo wekuchienda kootenga tobhiirwazve mushandisirwo acho nechipimo chacho tisatora mitombo ngenguwa yasiyo ngenguwa isingazi kufanira inokone kukuwadza .

Mitombo yazvinopano inokasire kushanda aikuwadzi ngekuti inenge yakaningirwa uyezve unomwa mutombo nechipimo chaunenge waitirwa ndidhokodheya izvi zvinodetsera maningi ngekuti zvitenda zvizhinji zviri kurapika zveiyipera.

Mazuwa ano vantu vanobaa kuridzirwa kuti vashandise mitombo yavanotenga kumhatso dzinotengesa mitombo. Vanhu vasangodhibane munjira, vototenge mapirizi ngekuti anotengeswa ngemuntu wandinoziya. Ngatitenge mitombo yedu kumbatso dzakatenderwa kutengese mitombo. Izvi zvinoite kuti tichengetedze utano hedu neupenyu hwedu.

Mitombo yemazuwano yasiyana siyana kune mutombo muzvibhadha muzvibhehlera inokone kutorape musoro ega koite mitombo inorapawo mundani koite mutombo inorape zvimweniwo utenda hunenge hwaka zvakasiyana siyana tinobakurudzirana ngatiende kuzvibhehlera.

Mitombo imweni ndeye kudzora imweni ngeye kumwa, imweni ngeye kudzodzera pazvironda zvinenge zvakuwara, imweni mitombo ngeye kuisa mudziso maningi ningi kana tapfirirwa ngenyoka inokona kushanda. Ngaitiende kuzvibhedhlera nehutenda hwatinahwo madhokodheya ndomishando yawo vanoona mutombo wokukupa.

Vanhu vanokurudzirwa kushandisa mishonga yechingezi mazuvano, vanokurudzirwa zvevanhu kuti vasangotenga iyi peshe peshe, kumakona mwei inotengeswa kune dzimba dzisina kutenderwa ngehurumende kutenga mitombo iyi, ngatiende kootenga mitombo tishandise zvakanaka kubva kumhatso dzinotengeswa mitombo.

Kana muntu arumwa ngenyoka kana kupfirirwa ngenyoka mumadziso ukone kuto kurumbe kuchipatara korapapiwa veishandisa mitombo yechiyungu kukurapa madziso ako atori nguwa anenge atopona atochena otoona zvakanaka.

Mishonga yechizvinozvino yapeshe -peshe apana chitenda chisina mushonga unokone kuchipedza. Zvakwatiri isusu vatenda kuti kana tarwara torumbe kuchibhehleya toende koone madhokodheya otinyorera mitombo yatinofanire kutora izvi zvinodetsera maningi kuchengetedza utano hwedu.

Chitenda chega chega chine mutombo unokhone kuchipedza. Izvi zvinoda wayenda kuchipatara undowonekwa ngemadhokodheya vokuhloya , vokupe mutombo unoyenderana nechitenda chako. Kune mitombo inokone kurapa paditi, mitombo inokhone kurapa zvingange zvichirwadza mukati memaphaphu.

Mitombo yemazuwa ano yakasiyana -siyana. Imweni mitombo inotidetsera kufafaiziya mumhatso mwetinoata kuuraye zvinokone kukonzere ntenda mukati mwekupona kwedu. Imweni mitombo tinokona kutoidzora yotodzinge zvinokone kutiruma madeikoni aya takaata zveizokonzere utenda.

Ngatisaishe utano mwedu panjodzi ngekusaende kuzvibhedhlera kana tarwara kana tasvikazve kuzvibhedhlea yo tapuwe mutombo ngatishanfise mutombo sekubhiirwa kwatinenge taitwa nemadhokodheya ngatingwarirezve mutombo yedu pakanaka pasingasviki mvura pasingasviki tsvina nempepo zvinoite kuti tirarame zvakanaka neutano hwakagwinya.

Kwai mitombo yekuchibhedhlera inokupeisa ndopfungwa dzine asharuka mazuwa ano avachadi kuende kuzvibhedhlera veiti kwai unopeisweyo ubeni aiwa kuchibhedhleya akuuraiwi muntu kunorapwe vantu mitombo yemazuwa ano yedetsera maningi ngekuti inokasire kushanda munyama dzedu muntu otopona.

Gotsorwa kuvana vadoko rakashata ngati ningire vana vedu neku yayiya kuti vana vedu vane utano ere taoona kuti mwana wangu haana utano hwaka kwana tisati aaa chikotsoro tinokone ku chipedza tega mu mbatso ngatirumbe ne mwana ku chibhedhlera odetserwa zvipere.

Mitombo mizhinji inoshandiswa muzvibhehleya mitombo inobva kune ndau yakaongororwa zvakagwinya nevanokona kugadzira mitombo iyi tisaifuura nekuti hatisati tishandisa ngatiende kohloiwa topiwa mitombo tomwa sekupuwa kwatinenge takaita nemadhokhodheya zvinodetsera utano hwedu.

Kunemitombo yakasiyana siyana yemuzvipatara, yetinokona kupuwa kana tarwara ngewutenda watinenge tinawo. Imweni mitombo, inorape madziso. Imweni mitombo, inorape zvitenda zvendzeye. Saka kana tarwara ngechitenda chechihacho chatarwara ndicho, ngatirumbe kuchibhedhlera kopuwa mutombo.

Mitombo yetinopuwa kuzvipatara, kwetinoende koorapwa nemadhokodheya, inodetsera kana tikaishandisa sokubhuirwa kwatinenge taitwa ngemadhokodheya. Tikashaishe kuishandisa inokone kutikanganisazve.

Kana tapuwa mutombo kuzvigwehleya kana kutenga kubhatso dzinotengeswa mitombo, ngati gwarire mitombo yedu pakanaka pasingagumi vana vadoko nekuti inokona zvekutoita imweni inokanganisa zvehupenyu wevana ,ngatigwarire mishonga yedu pakanaka.

Kana munhu warwara rumble kuchibhedhlera wopuwe mitombo, mitombo iriyo inodetsera maningi ngekuti inoenderana nechirwere chaunenge uchirwara. Madhokodheya anokuhloya otokupe mutombo wakafanira.

Vantu vazhinji vanofunge kuti kuchipatara kwai kopeyiswa kubeni vasingaziyi kuti kuchipatara ndokune upenyu, vantu ngatiti kana taite nyama dzinorwadza tirumbe kuchipatara tosvike topuwe mutombo nanadhokodheya torapiwa zvakanaka toteedzere kushandise mutombo kwatinenge tazi tiite.

Mutombo yemazuwano yobadetsera, inoshanda ngekukasira ainazve chiodzi chekuti kana ukaimwa inozopedzisora yokurwadza ngekuti unenge weiushandisa chipimo chakatarwa ndiana mazvikokota.

Kana munhu weide kuchekwa mukadzi eide kusunungurwe mwana ngeoparesheni kune michini inoite basa iroro rekunyaradza muntuwo opedza ozomuswa kana mushando wapera.

Mashandire emuzvipatara zvedu mazuwano avandudzwa. Hapana chipatara chichachema chema mazuwano ngekutamika kwemitombo. Mitombo youya yakawanda muzvipatara inorape zvitenda zvakasiyana-siyana. Vantu tisafa tiri mumbatso dzedu teifunga kuti kuzvipatara hakuna mitombo. Ngatiende topiwa mitombo kana tarwara.

Zvakakosha kuonekwe chitenda chako chisati chanyanya kupararira nemwiri wako. Izvi zvinodetsera kuti chitenda ichi chikone kurapika. Vazhinji tinozorumbe kuzvipatara fanika varwere vegomarara ozi achicharapiki ngekuti chapararira nemwiri wako weshe. Ngatikasire kuenda kuzvipatara tirapike.

Mitombo yezvinopano yakanaka ngekuti inokasire kushanda munyama yemuntu. Vantu ngati kurudzirane tiende kuzvipatara, tiende kohloyiwa nhenda yetinenge tinayo, topiwe mitombo inoite kuti nhenda dzedu dzipere. Mitombo iyi yakanaka, inokasire kushanda munyama dzedu.

Vazhinji varikufa vachiti hatimwi mitombo yemuchipatara nekuti ine zvimwe zvitenda zveinokonzera. Izvi zvinoite kuti vantu vazhinji varasirwe ngeupenyu hwavo. Ngatiende kuzvipatara topuve mitombo timwe titedzere zvetinenge taronzerwa ngemadhogodheya teishandise chipimo chakanaka.

Gotsorwa mazuwa ano arinesi kurapa ngekuti kwaane mitombo irimwo muzvipatara inokone kurape gotsorwa muhlobo weshe hawo wegotsorwa worapika zvakanaka zvirinyore.

Mitombo inoyi inosiyana. Imweni mitombo inobaatozikanwa kuti ngeyevana vadoodori, kana varwara vana ava vanopuwe mitombo yakati. Vasharukawo vanemitombo yavowo zvinoenderana nemizera yavo. Izvi zvinodetsera maningi kana taenda kuzvipatara. Kunyanya-nyanya kana taenda kooonekwa ngemadhogodheya, ndooanoziya mitombo yokushandisa.

Mazuwano mushonga yechingezi yakuonekwa nyore nyore, mishonga yechingezi yakanaka yakasiyana neyedu yechiantu inokasira kushanda mungazi dzedu vantu vanokurudzirwa kuti vashandise mitombo iyi kuti vasanyanye kushatirwa ngeutenda.

Muntu weshe muntaraunda nemunyika unekodzero yekufundiswa ngezveutano hwepfungwa kuti vakure vantu veiziya kuti kana pfungwa dzarashika dzinopetudzwa sei vodini kuti vasazvika panguwa yekurashika kwepfungwa izvi zvinombaadetsera maningi kuti nyika inge ine vantu ane utano.

Kana paite chitenda chanesa mumigangamwo, hurumende yotume vantu vayo kubudikidza ngebazi reutano. Voende kooshandiremwo veidziirire vantu nokufundise vanhu njira dzokudziirire chirwerecho. Izvi zvinodetsara maningi ngekuti vantu vanenge veizvionere padhuze. Vazhinji vanouya koopurutana nekuzwa zvinenga zveibhuiwa.

Mazuwa ano nyika yashata vana vazhinji votore zvinodhaka zvokanganise misoro yavo nxlondo dzavo adzichatori zvakanaka ngekuda kweizvozvo kwaane masenda anobatsira kudzora pfungwa dzeana vanonga vasangana nedambudziko rakadaro, ngatikurudzire vana vedu vanonga vasangana nedambudzikoro kuendeyo.

Dambudziko rekutorwa kwezvinodhakwa ngevana vedu ava vemazuwano ratova dambudziko kune munhu weshe, ende ropazve mutoro kuhurumende kuti iise ndau dzinokono kuti kana vana vasangana nedambudziko iri vaende koningirwa vaende korapiwa, vamweni votokanzeliwa kuti vaone kupetuke pfungwa dzavo, vaite vantu kwavo.

Vana vadoko vanoda kuramba veifundiswa ngezveutano hwavo. Vana vanofanirwazve kuziya zvevanenge vechiendere kuchikora, kuti kana ndakura ndinoda kuzoiteyi, izvi zvinodetsera maningi kuti mwana ashande eiziya zvaanoda kuzoita mangwana. Mitemo yemurodhi inodazve kuti vana vafundiswe, vaziye kuhamba mumigwagwa medu pavanenge veihamba musaite matsaona akawanda.

Kune vantu vakafundira kushanda nevana vadoko vantu vavo vane mushando mukuru maningi nekuti vanofanirwa kuita kuti hautano hwevana hungwaririke tiite nyika ine upenyu hwakanaka kuitira kuti vana vadoko vazovavo vatungamiriri vamangwana kunge vabetserwa pamuzera iwowo.

Vana vazhinji vanode kupuwe chikafu chekuti varye miiri yavo irambe yakagwinya. Chikafu chakabhalanza chavanoti bhalanzidhi dhaiti chinodiwa kuvana. Izvi zvinokurudzirwa ngekuti vana vanokura utano hwavo hwakagwinya.

Vana vazhinji vanode kudetserwa munyaya dzeutano, tisarekere anamai tisingavadetseri kuti tidzidzise vana kuti vana vanokura sei, vana ngavadetserwe kana paite utenda hwemwana torumba naye kuchipatara toende kodzidziswa kuti mwana unorerwa sei, vazhinji vana varikurwara ngezvitenda zvakadai ngeKwashi tisingaziyi kuti ikwashi ngatiende nevana vohloyiwa vaponeswe.

Vana vadoodori ndoremangwani redu. Nyika dzinofanirwe kupedze mare yenyika vechiise kuvana vadori dori kune zveutano hwavo kuti varambe vechiningirwa. Vapuwe nechikafu chemene chinoite kuti miviri yavo vakure vakagwinya. Veichifundiswazve anamai vacho ngezveutano kuti vaziye kuti vana vavo vanofanirwo kukura vane utano hwakanaka.

Vezveutano vanomushando mukuru maningi wokudetsera kufundisa ngezveutano kunyanya-nyanya hwevana vadoodori. Vana vadoodori ndoovakawanda, ndoozve vanonyanya kubatwa ngezvitenda zvakasiyana-siyana. Kukati kwaitwe chitenda unozwa kweizi vana vadoodori ngavauye vabatsirwe, ngavauye vabairwe.

Vanasikana ava vanode kudetserwa veikura kuti vaziye ngezveutsanana zvavo. Vamweni vana avatoziyi kuti vanofanirwe kushandise chiinyi nechiinyi pavanenge veiteera nguwa yavo yakwana. Vanasikana vanode kufundiswa zvakanaka.

Kudzidziswa hutano hwevana vadoko kwakabanaka maningi ngekuti vana vanokona kukurudzirwa kuti varumbe vaexesaize izwi rekuti vabuda vakure vakagwinya nengonxo dzawo dzinokona kushanda zvakanaka nemwiri wawo wakagwinya.

Vana vadodori vanode kubaningirwa kwemene kune vana vanobarwa nguva isati yakwana mazuva ano zvanaka kudhaya vaitoraswa vazhinji vacho vaifa nokuti tinga tisina pekuvangwaririra pakanaka. Panoite kuti nguva yavo ikwane arimwo akachengetedzwa zvakanaka. Mazuva ano vanavo vakuningirwa maningi ngekuti zvayo zvekuvangwarira kuti vasvike nguva yavo ozoona kubuda.

Ukapinda muzvibhehleya kana muma kiriniki unoona umwe ngaumwe akazviemerera panonga akaema. Umwe ngaumwe unoziya mushando wake wakafundira. Apana munhu unoita basa rasikazi kufundira ngekuti munhu umwe ngaumwe unofanira kushanda zvinoita kuti vantu vararame mundau yanenge eishandirayo.

Apana usikadi kuti mwana wakwe aitewo zvakanaka . Mazuwa ano muzvipatara umwo mwoshanda anaadoko anenge akabva kofundira basa rekudetsera antu muzvipatara . Vantu vazhinji vavekudetserwa muzvipatara ngeantu akafunda zvemene mene

Munhu wega wega unoshanda muzvibhehleya unonga ainepakwe paanozikanwa kuti apa ndopakwe vantu vo inyanzvi dzemene mumishando yavo ngokuti vakazvifundira vakazvipasa vakazouye kuchioshanda ngativaremeredze peshe pavanonga vari ngekuti vanotibetsera.

Izuva rinodakadza yaampo kuti kana vabudirira muzvidzidzo zvakwo, mundhu urikubaabudewo weidakara kuti ndakashanda maningi ndakuchiopiwe mushando unoenderana nekufunda kwandakaita vazhinji madhokodheya, vazhinji vemuzvikora vanenga vari vandhu vakaba rodzerwa pfungwa dzawo mumakoreji makuru wouya woshanda weiziya mushando wawo.

Amuna voye teikura muntu wega-eega unenge aine ndxondo yake yekuti dai ndakura ndazotavo basa rekushanda muchibhedhleya. Dai ndakura ndazoitavo mudzidzisi umweni unoti dai ndakura ndazoshanda mumhatso dziya dzinoningire zvitenda zvevantu, muntu wega-ega uneshuviro yake muupenyu inodzadziswa.

Mu zvibhehlera vashandi vane mushando mukuru yambo kushanda nana mai vane vana vei detsera ku dondodzere mutombo mukati mwe vana ava kuti vana ava vasa batwa nge zvitenda zvaka siyana siyana pavanenge vechikura izvi zvino detsera yambo ngekuti nyika yedu inokura ine vana vane utano.

Mwana wangu musikana waiti baba ndoda kuti ndakura ndoda kuzoenda koita Nesi. Ndoti ungaita Nesi iwewe nokutyxa kwaunoita kubaya majekiseni, akati aaa baba ndinoo shinga kana ndaayo. Zvakanaka mutaname kureketa kudai zvinezvi waaNesi mwanangu zvinobadadisa aaa dai ndakaziya vana vangu veshe vakaite mushando uyu dai ndeibadakara.

Mumwe ngamumwe mazuwa ano paari ofunge kuti dai ndaendawo kuchikora ndaitawo basa rangu rendinodada ndiro, kuti ndiri ticha, ndaitawo basa rangu rendinodada ndiro kuti ndiri mukoti, ndiri dhokodheya ,izvi zvinodetsera maningi kuti munhu weshe akone kurarama asingaemi nevamweni.

Ukaenda kuchibhedhlera unoona munhu un mhanza yakasvike iyo woti munhu unou unotsvakei muno. Kwai ndiwo madhokodheya eduwo. Vamweni vanenge vakapfeke zvekuchena. Oti vanodeyi muno voti ndiwo antu anodetsere anhu ngenyaya yezveutano kuti uziye utano hunochengetedzwa sei unoona vanhu vakadaro. Tinobaabonga hurumende inofundisa antu Takasiyana siyana.

Chimwana changu chengutanga chefesiti bhoni chaiti ndode kuite ticha ndoti auti ticha mwaanangu enda undoite zveutano ndokuti ubudirire mundaramo yako ,oti baba inini ndinotya kuone munhu wakafa ,baba inini ndinotya kuone kubaire munhu ngenaiti , ndoti uchazvijairire kana wayo, nyamashi waanesi.

Ukaguma muzvibhehlera muna madhokodheya munemanesi ,mune vanhu vanoshanda mumbatso dzinoongorora ngazi dzevantu vanhuvo avavo vakafundire mushando wavo zvekuti aukone kubvemwo usikazi kuoneke chitenda chako zviro zvakabaanaka ngatiende kuzvibhehlera toonekwe zvitenda zvedu kune vanhu nyanzvi dzinoziye mishando yayo.

Zveutano zvinoda kudzidzisa mumabandiko eshe ehurumende. Vashandi vemumabandiko aya pane vamwe vanoenda koodzidziswawo zveutano. Kuti voouya vodetsera mumabandiko avo kuti zvirwere zvisapararira, vantu vaziye nezveutano hwavo.

Muzvipatara mwega mwega mune vashandi vakasiyana siyana vanthu vanoshanda muzvipatara ava vanhu vakafundire basa ravo ngekuti vanenge veishanda neupenyu hwevanthu kune madhokodheya ,kune manesi kune vanoshandisa muchini yemene yekuongorora dambudziko rinenge rauya nemunthu izvi zvinoitwa nevanthu vakatozvifundira.

Antu muzvibhedhlera vakadzidzswa kutamba kana kuronga nekugara nevana zvakanaka Vantu Ava vanotozvifundira kuzvikora zvaka zvepadera kofundiswa kuti mwana unotambiwa naye zvakadini unorapiwa sei ntenda yake.

Apana muntu usingadiwo kuite chakanaka. Kudhayako vasikana avasaitenderwa kuenda kofunda, vaizwi vanofanirwa kugara vozoroorwa. Zvinopano toonawo kuti madhogodheya, manesi vakuitawo anasikana. Voshandawo muzvibhedhlera, veishandawo mabasa anoshandwa ngevaisawo. Akuchina zviya zvekuti mwanasikana unochengetwa.

Muntu akadzidzire basa rakwe peya ngemwazvo unonga abaanyanzvi mubasaro vakoti vantu vanobaafundiswa kwemene ozouya muchipatara unonge amuntu unoziye zvaanoita izvi zvinodetsera ngekuti vanoshanda neupenyu hwevantu kune vantu vanoemera kubarisa madzimai kune vanemerawo zvekucheka vantu kune vanoemerawo zvakasiyana siyana.

Kunanamukoti vanonawo nezvevana izvi zvinotofundirwa kuzvikora zvikuru munhu wouya wotopindawo mushando wakaemerawo izvozvo zvokuningira utano neupenyu hweana adoko veikura.

Ndakati kune umweni mujaha wataifunda naye kudhaya teyikura oende kooite zvakwe zvekutengese mitobo izvi ngekhosi yeakandoendawo kooite ku India ndoiti iya iwewe unopenga ere kuake mphatso inotengese chitoro mundau inoinotengese mitombo mundau ino akati uchazozviona ako kana ndapera. Zvino pano uno aa munthu weshe wombaadakara peya ngezvaakaitazvo mufanawo.

Mitombo mazuwa ano inooneka peshe peshe ukaenda kuchibhedhleya ukapuwa nyorerwe chipepa cheunonyorerwe ndi dhokodheya kana pachibhedleyapo pasina mitombo unondorumba kumhatso dzinotengese mitombo ngekuti dzoonekw peshe peshe ende mitombo iyi mazuwa ano yonyoreka ngekuti vakawanda vanotengese mitombo.

Kuenda kunotengeswe mutombo kana muntu arwara ode mutombo zviya kubari nechimumango vazhinji vanozopedzisira vogadhe nzvimudhudhudhu kurumba kumhatsodzo kotsvake mutombo yavanenge vazi vatenge tobati yei hurumende woye dai wadetserawo kuti utendere vantu vaake mhatso dzinedzi munharaunda dzinogara vantu vazhinji kunyanya nyanya mumaruwa mwedumo.

Hapana mutombo unotamika mazuva etinawo ano muzvibhehleya mwedu nemumbatso dziyana dzinotengeswe mitombo. Ngekuti mitombo yawanda, kwaane nyika nemakambani anogadzire mitombo yakawanda. Izvi zvirikubaadetsera maningi ngekuti muntu weshe okone kusvikire mutombo yonyoreka mweinooneke yeionekamwo.

Kufungawo kwangu hangu, dai mhatso dzinoidzi dzinotengese mitombo yekuti vantu vapone yaioneka kana mumabuya munogara vanhu mwemene, vantu vasahamba mimango kuende kotsvake mitombo iyi kweinotengeswa.

Ndine mwana wangu musikana unoshanda mumhatso dzinotengesa mitombo iyi. Unoramba eibhuya eiti mitombo yatinotengesa, mitombo yemene yakambaavhenekwa. Mitombo isina chimweni chinozokonzereswa kana waishandisa. Eiti vazhinji ngavauye vatenge mitombo iyi ngekuti ndiyo mitombo yakagwinya isati yarashika simba rayo.

Amunawe teiende kotenge mitombo inoyi ngatiziye kwekotenga tisangote peshe panotengeswe mitombo kwakutorumbe kotengapo ngatitange taone kuti chitorocho chinotenderwa ere kutengese mitombo ngehurumende kubudikidza ngebazi rayo rezve utano izvi zvinodetsera maningi kungwarirawo hupenyu hwedu isusu tisangotenga peshe peshe imweni mitombo aitenderwi kutomwa apa apanazve unoziya kuti unorapenyi.

Mbatso dzinotengeswe mitombo iyi yechizvino-zvino imhatso dzinofanire kunge dzakagadzirwa zvekanaka. Kuitira kuti mitombo iyi igare pakanaka mafirigi anodivavomwo kuti isapera simba mitombo iyi. Vantu votenga votenga voenda koshandisa vasarwara ndiyozve.

Ngatiningire zvitoro zvetinotenga mitombo yetinonga tazi titenge nemadhokodheya . Zvimweni zvitoro zvitengesi mitomboyo ngenda yekuti azvitenderwi ngehurumende kuzviita. Ngatitenge muzvitoro zvinotenderwa ngehurumende kutenge muzvitoromwo ngekuti mutombo yavo inenge isati yapere simba ichakagwinya.

Nyangwe zvadini mazuwaano apana paunoenda panotame mphatso inoonekwe mitombo. Ukanyamboenda zvimathaundi zvidoko mphatsodzo dzawanda. Izvi zvinobaadetsera maningi ngekuti mitombo mizhinji yonyoreka, ngokuti peshe-peshe unokone kuiona. Shaka ngatiende kootsvake mitombo iyi, mumphatsodzo, tinoiona.

Vantu vanokurudzirwa kuende kotende mitombo kumhatso dzinotengese. Mitombo iyoyo yakanaka maningi ngekuti inenge isikazi kupera simba ngenguva yainofanirwe kunga yakashanda. Vantu vazhinji tengai mitombo iyoyo ngekuti inoshanda.

Muzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu, vanotengesemo vanhu vakatofundire mushando wezvekurapa, vanonyaso kutoziva kuti mutombo wakati unorape chakati ,tisatya kunotenge mitombo muzvitoro izvi ngekuti mune vanhu vakatozvifundira.

Mitombo mizhinji yatingada, inowonekwa mumbatso dzinotengese mitombo iyi. Hapana mutombo wawunotama. Saka, vantu vazhinji ngatiyende, tiyende kotenge mitombo mumbatso idzi. Kana tanyorerwe mitombo iyi kuzvibhedhlera.

Mhatso dzinotengeswe mitombo inorape vantu vanenge vaine utenda mazuwa ano dzakuoneka mundau dzakasiyanasiyana, chodiwa kuende koone madhokodheya muntu wonyorerwe pepa rinoratidze chitenda chako nemutombo weunofanirwe kutenga ,kwaa kutootenga.

Zvibhedhleya zvawanda munyika mwedu, peshe pawahamba pane chibhehleya pane chikiriniki. Nhenda zhinji dzinotanga dzinotangire kuzvipatara zvidoko kumakiriniki. Kune movha dzakawanda dzinoshandiswa kuzotware vantu vanenge vakorerwa nhenda dzavo voendeswe mberi kune zvibhedhlera zvakakura.

Vantu vanokurudzirwa muntaraunda zhinji kuti kana muntu aite utenda, ngaaende kichibhedhlera osvika onyorerwe mwitombo yaanofanirwo kushandisa. Kana kuchibhedhlera kusina mitomboyo, unokono kuendo kumbatso dzinotengese mitombo dzakatenderwa ngehurumende nebazi rayo rezveutano. Vantu ngatisatenga mitombo peshe-peshe, nekuti dzimweni mitombk inenge yakapere mushando

Mitombo inoonekwe mumbasto dzainotengeswa mitombo inobaa shanda ngemwazvo. Mitombo mizhinji inonga isati yapere simba rayo ngekuti inochengetedzwa pakanaka, inochengetedzwa zvakanaka. Vantu vanokurudzirwa kurumbe kumbatso idzi kotenge mitombo iyi.

Mbatso dzinotengese mitombo yechiyungu dzawanda mazuvano, ngatibaikurudziranei vantu woye titenge mitombo mumbatso idzi ngekuti ndodzakatenderwa neve hurumende kuti dzitengese mitombo, tisatenge mitombo peshe peshe ngekuti mitombo inogone kutokanganise hutano hwedu kana tashaisha kuishandisa.

Mutombo weshe waungada muntu unokone kuuona mumhatso dzinotengese mitombo. Mazuwa ano zvoti nemikaka yemene yekupa vana, vayani vakasira kubviswa pamukaka inooneka mumafamasi. Vantu ngatiende tooningira nekutenge mitombo yatingada mumafamasi.

Mitombo mazuvano yotengeswa peshe-peshe. Mbatso dzinotengese mitombo dzawanda. Vanhu vanokurudzirwa kuti kana vabva kuzvibhedhlera vanyorerwe mitombo ndiana dhogodheya yekuti vatenge vaone kubatsirika. Ngatiende kuotenga mumbatso dzakatenderwa ngehurumende kubudikidza ngebazi raro rezveutano. Tisatenge mitombo peshe-peshe, mitombo mizhinji inenge yakatopere basa kudha...

Amunawe ku chengedzerwa akudi wachena uno ona mu sharukwa mukuru eibai gonda kuti mitombo yeku chipatara ino uraya ngati pone nge mvura ne mapuwe amuna ngatiende ku zvipatara kana taite utenda ndo kungwarira upenyu hwedu kuti tisa rasikirwa ndihwo nguva isati yakwana.

Vanhu kana tanyorerwe mitombo ndiana chiremba, ngatirumbe tiende kotenge mitombo yakanaka yakachengetedzwe pakanaka, mitombo isati yapere mushando simba rayo kumbatso dzinotengeswe mitombo. Mbatsonidzi dzooneke peshe peshe mazuwa atinawo ano.

Tinobaadakara yaamho munharaunda mwedu kubva kudhaya nekudhaya inga tisina mhatsodzo dzinotengese mitombo. Zvinopano dzaapeshe eshe kude kuti khona iro uripo ukadayi ngeino uriyo mhatsoyo. Antuwee ngatiende kootenge mitombo kumhatsodzo dzakatenderwa kuti dzitengese mitombo.

Zvimweni zvekuti vantu vaziye ngezveutano kana zvitenda zvinenge zveinesa muntharaunda zvinofundiswa ngenjira dzakasiyana-siyana zvimweni zvinenga zvakanyorwa pazvoqgoxo zveantu muntu peunotoona zvakanyorwa mambatya yemuntu wotoziya kuti mazuwa ano kune chitenda chakati nekudziirirwa kwacho kunenge kwakatonyorwawo apapo vantu votofunda.

Zvitenda zvepabonde tinokone kuzvidzivivirira ngenzira dzakawanda. Kunyanya-nyanya chitenda cheshura matongo nezvimweni zvitenda zvinonekwa kubudikidza ngepabonde. Kune zvinoshandiswa zvakadai ngemakondomu zvinoita kuti tisatapurirana utachiwana hwakadaro, zvinozokonzera nhenda.

Vanhu vanotya peyani kuenda vadaidzwa kuti,"uyai uno toomubhuyira nezveutano hwenyu",vanhu vanotya wozokwira futi ngekuna ana Mutape kuti vanhu vako mutape woye ngavauye tivabhuyire nechitenda chanesa mazuwa ano vanhu vouya voyayiya, vopurutana votozwa kuti kune chitenda chakati mazuwa ano chinodzirirwa sei.

Unozwa muthaundi richiti gindimukindi reirira woti hino kwaitei kwaite mitambe ere ngewei mutambewo ngandiende koonawo zvinoite vamweni woogumapo wotoona aaa varikutotamba asi mukutambamwo vanenge veitofundisa vanthu ngezveutano vantu votoziya kuti kubata chakadai kunokonzere chitenda kudziirire chitenda chakati tinodini. Zvonobaadetsera maningi zvirozvo.

Tinoona mifodho inoiswe mwakasiyana siyana, munjira metinohamba tinoiona, muzvikora tinoiona. Mifodho inokosha maningi ngekuti inonga utori nedzidziso yainenga yeitopa kuvantu maererano nezveutano. Izvi zvinode kuerenga maningi kana tazviona ngekuti zvinodetsera.

Mazuwa ano zvambati hwe kana chitenda chaita chinonesa nharaunda veutano vanohamba veidzidzise vantu ngezvechitenda chinenge chanetsa nguwayo madzimai mazhinji Ari kudetsereka ngekuti zvinovanesa mundaramo yavo nyaya dzekuzvara dzekubereka zvakudetsereka mundau dzavanogara vasina kuenda kuzvibhehlera.

Zuwa rimweni ndeirumba kuenda kumushando ndoona vantu vakaungana pathaundishipi ,ndoona machira akanyorwa nyorwa inga akatambamudzwa . Ndoti hino andinonoki ere kusvika kumushando, ngandimboyaiya tizwe. Ndakazozwa ngezveutano kwai kune khorera mundau iyo mazuwawo . Vantu vaikurudzirwa kugeza nyara vasati varye sadza . Vantu vaikurudzirwa kugeza nyara vapedza kushandisa zvimbuzi. Ndakabati aaa dai ndaenda andisaizozvizwa .

Mazuva ano kutengese nyaya dze zveutano akuchanesi vanhu vanongo puwa hembe dzaka nyorwa maererano ne chitenda chinenge chashupa ndau yoo vantu vodaidzwa nge vantu vanenge vauya wei reketa apa mei mei erenga hee zva aka ndxoka zvinenge zveitomu fundisa ngezve chitenda chinenge chiriyo mazuva akona awo.

Vazhinji vanemukuba wekusaningira zviro zvavanonga vakaona zvakaiswa kumadziro kwemene vanongodarika vechiti ameno havo kubeni zvirozvo zvinobadetsera maningi ngekuti tikazvifunda zvinenge zveitoenderana nekudzidzise vantu ngezveutano munharaundamwo , zvimweni zvinotobhuya nezvechitenda chinoda kutouya kana chitenda chinenge chatonesa nguwa yachonayo.

Mazuva ekutxaya vantu vaiti kwai kuroiva. Izvi zvakaita kuti vantu vazhinji vaparare kusvika vantu vakutumidzire chitenda ichi zita rekuti shura matongo. Vantu vakabaparara maningi mazuvavo kusvika mahurumende endau dzkasiyana-siyana, neve pashi reshe vashanda zvakabagwinya kuti muntu veshe aziye kuti chitenda ichi chinoparadza chinodzivirirwa sei

Kwai uyai kumagwere, kwai uyai muhore zvakati, munyorese mazita enyu, vantu vokhitika peya veiti koonyorese magwere mwoosvikeyo mwoona inga kune madhokodheya, kune muntu wabve kubazi rezveutano wotofundisa antu ngekuda kwechirwere chinenge chiriyo mazuwa acho vantu votodetsereka.

Mazuwano akuchina kwekutiza ndiko. Apana paunohamba ukasaona zvakanyorwa ngezvinoenderana nezvekufundisa vantu ngezvezvitenda zvinenge zviriyo mazuwayo. Ukahamba kana muzvitoro zvemene unovantu vakaungana. Pakaunganwapo pane nyaya yezveutano. Izvi zvinodetsera kuti nyika yedu nentaraunda yedu dzinge dzine utano hwakanaka.

Munhu weshe paari unofanirwe kunge echinyatsoziya ngezve utenda hunenge hurimwo mazuwa munharaunda mwenyu, vezvebandiko rezveutano vanohamba veifundise vanhu ngechitenda chinenge chabuda mazuwawo munharaundayo ngatiteedzere zvaanenge vabhuya kuti tipone .

Kana kwaita mitungu yakadai ngekorera mitungu yakadai nemanyo kanezvimweni zvirwere zvinokone kupararira kubudikidza ngekufema kana ngechokurya. Vezveutano vanorumba mundaudzo dzinenge dzaite chirwere kofundisa antu kuti vanodzivirira sei chirwere cho.

Vanthu vazhinji vanotozoziya ngendaa yechirwere chinenge chahlupa muntharaunda mwavo ngendaa yekutoona veutsanana vechihamba muntharaunda veifundisa vanthu ngezvekudziirira chirwere chinenge chadaro kunesa muntharaunda mwavo.

Zvakabatihwe kana mwamuna nemukadzi vebawirirana mumhatso mwavo veitenderana kuti ,ngatiite mwana mazuwa akati ,veitenderana kuti ngatiende kohloiwa tionekuti ,munhengo dzedu adzina zvitenda zvakaita anagomarara. Zvitenda izvi zvauraya vantu azhinji ,ngatikurudzirane semhuri tiende koringirwa zvinodetsera maningi.

Mazuwano vanasikana ndivo vanobaningirwa maningi munyika mwedu, kuti vazviona ere zveshe zvinoita kuti vararame kunyanya nyanya zvinei zvokuita nenguva dzavo dzekuteera nenguva dzavozve dzekuti vachikura. Vanofanirwa kuziya utano hwepabonde, vanoshandisa zvakadini kuti vasaite hururwe ,,kuti vasabatire chitenda, kuti vasabatire pamuiri pasingadiwi.

Nyaya dzezvekurongwa kwemburi dzinobakosha maningi mazuva atinaa ano zvinoita kuti vantu vasatapurira kana kutapurirwe chirwere chepabonde ngekuti munonga musina ruzivo rwakakwana rwekuti zvinoshandiswa sei kana kuti zvitenda zvinodziirirwa sei kana mechida kuhlongana.

Vantu vakagara veiwirirana mumbatso mwavo hapana chinonetsa. Vantu ngavarambe veiiende kuzvibhedhleya koofundiswa ngezveupenyu hwekubereka. Izvi zvinoite kuti vantu vasaita mimba kana vana vavanenge vachiti taatisikazi kugadzirira. Zvakare zvinoitazve kudzirira zvitenda zvakadai ngezvinooneka pabonde.

Ngatirambe teifundisa na maningi mumakanyi mwedumwo kuti ngatiende kuzvibhedhlera tiende koodzidziswa njira dzekuronga ndidzo mhuri ngatiende kunana mbuya utano vatidetsere zvekuti toronga sei mhuri yedu tisasvike pakuite zviro zvinoite kuti tizeite zviro zvetisikazi kupulana.

Bhaibheri rinoti baranai muwande sejecha remugungwa, vantu mazuva ano vanokurudzirwa kuti vazviite izvi ngenzira dzakangwara, vakadzi vazhinji veende kunofundiswa kuti toite sei kuti tibare vana vedu nenjira dzakasununguka, dzisingakonzeri kuti muntu afe osununguka.

Mu zvibhehlera kune vakato emere izvozvo ku hloya madzimai akazvi twara aya veyi adetsera kuti vanodini ku chengetedze utano hwavo nekuti mwana unonga ari mundani asa kanganiswa kurarama kwake kusvika azo berekwa izvi zvino detsera maningi ngekuti nyaya dzekufa kwe madzimai eyi sununguka dzashoma.

Madzimai anofanirwe kuramba eibhiirwa ngezveutano hwekubereka, utano hwavo pachavo, pavanonga veiende kunguva dzavo vanofanirwe vanodini. Vopedzazve veiende kobhuirwa ngezvekuti kana weide kusabate zvitenda zvepabonde ,unodini.

Kudhayako vana vechitema inga vasingabhiyirwi ngezve dzidzo yezvepabonde. Mazuva ano vana vanofanirwe kufundiswa ngezvazvo, kuti vaziye zvavanoda kuita, nezvavasikafaniri kuita mundaramo yavo.

Wamushando wemadhokodheya mazhinji nevanoshanda muzvipatara kuhamba veidzidzise vantu ngendaa yezveutano Kunyanyanyanya nyaya dzekubereke vana. Madzimai mazhinji aziyi zvekushandisa kana achiita zvepabonde izvi zvinozokonzera kuti kana vantu vasangana pasina kudzivirira paite kurwara. Utenda hunozokwanisa kushaishe utano hwevana.

Madzimai mazhinji oziya zvavanofanirwo kuita. Vopuwa njere kana kuti ruzivo rwekubereke vana kana kuti rwepabonde. Izvi zvinodetsera kudzivirira zvirwere zvepabonde kana kuti madzimai asaite pamuiri asati akuda.

Ukarumba, uka ekisasaiza utano zuwa ngezuwa hwako hunoramba hwakagwinya auchemi chemi ngenyama kurwadza kwayo ngendaa yekuti unenge wakagwinya weiekisasaiza zuwa ngezuwa. Munhu weshe ngatidaro kuchengetedza hutano hwedu.

Munhu akakuwara kana eirumba kana eitezvemitambo kwaane bhokisi rinenge ritoripo nguwayo rekudetsera munhuwo akadaro unonga aremara vanhu vanofanirwe kurumba nekugwinyise mwiri zuwa ngezuwa kuti mwiri yawo irambe yakagwinya vasaramba vakabatwa ngezvirwere zvakasiyanasiyana.

Vanthu vanoite zvemitambo kudai ngekurumba kutambe bhora vanoda kungwarirwa maningi mitombo yavo inonirwa kunge iripo pavanenge veitamba kuti munthu akuwara aatori nguwa asikazi kuningirwa asikazi kuhloyiwa opuwa zvinoenderana nekuremara kwaanenge aita nguwayo opetukazve kootamba.

Vezve mutambo vanava vanokurudzirwa kuti vabatambe mitambo yavo. Vasina mitombo yavanenge vatora inoita kuti vabarumba kwemene kana kushanda zvemene anozi madhuragisi. Vantu ngavatambe mitambo ngengazi yavo ngenyama yavo. Izvi zvinobetsera maningi kuti hutano hwavo hurambe hwakagwinya. Zvisakanganise mitambo yavanenge vaitamba.

Kurumba kana kuita mitambo ritori basa rakazviemerera vanthu vanofanira kukurudzirwa kuti vapinde mune zvemitambo iyi kuti vaone kurarama asi kana mapinda mune zvemitambo iyi kune michini inoshandiswa kana zviro zvinoshandiswa kuti utano hwedu hurambe hwakagwinya teiongororwa tichakageinya ere kana kuti nyama dzaremba.

Kurapwa hakungopuwi hakungosiri kupuwe mutombo kwega. Kurumba kwemene kana ku kuhambise nyama yako kunokono kutokurapa. Ngatipotei mangwanani aya teyirumba teyiexerciser kuti nyama dzedu dzirambe dzakagwinya. Kana mwuine zvitenda mwunyama dzedu dzino..zvinodzikira, zvitenda zvakadai nganaBp nanashuga zvinokono kuparara ngendaa yekujoga.

Wanhu wakawanda wanofunga kuti kuenda kuchipatara kwega ndokworapwa wotopona kana waite nhenda kubeni kurumba kwemene neku ekisaiza kunokone kutopedze nhenda iri mumundu, wanhu wanorwara ngechitenda cheshuga, chitenda chekuhamba kwengazi pakakwira kunokone kutobetsereka maningi ngekurumba kana kushandise mwiri yawo.

Kurumba kana kutamba mitambo yakasiyana-siyana utori mushando ,kubudikidza ngekutamba kana kurumba unokone kukuwara muntu, kune mitombo inokone kudetsera vantu vakadaro, kunezve zvinokone kushandiswa kugadzirisa panenge pakuwara kuti papetuke pandau.

Kurumba mutombo mukuru, kumuka mangwanani ega ega weirumba weizununguse mwiri wako zvinoite kuti mwiri wako ukure uine utano hwakanaka urambe wakagwinya usingachemi chemi ngeutenda.

Kurumba kutambe mitambo yakasiyanasiyana mushando unotope munhu kuti apone asi mukuite mushando munematambudziko anokona kusanganiwa anwo ngevanoutamba, kune mitombo yakawanda inokone kudetserakuti kana munhu akuwara arimumutambo wake otorapiwa otopetukahe mumutambo.

Mazuva ano kwanemichini yekuti unogone kugara nayo mumhatso mwako. Michini yakadai ngeinotora ngazi yeirumba maningi munyama memuntu inoita kuti zuva ngezuva uziye kuti bp yako yakakwira zvakadini votore mutombo vakadini. Zvinobetsera maningi mazuva ano ngekuti vantu varikufa ngechirwere ichi varikuende veiita vashoma.

Zvinhani zviro zvoshandiswa muzvibhedhlera kuningire zvitenda zvinobaadhanda maningi. Zvirozvo zvinombaadetsera maningi ngekuti zvinobaaite kuti anachiremba kuti vasasanyanye kuite mishando yakanyanya kukura. Vanoshandise michini iyi kuningire zvitenda zvemunhu. Zvasiyana nekudhaya kwevaishandisa madziso votokuti unozwa chitenda chakati wotopuwe mitombo.

Mitombo yamazuva ano aichanesi kuziva ngekuti muntu unorapwa ngemutombo wendenda yaainayo ngekuti kwane michina inokona kuningira yobhuya kuti ndenda iyi inoda mitombo yakati .kana muntu untari pamuzi pako pemene unokona kutoshandisa michini iyeyo yemazuva ano inokomba kuti unirwara ngedenda yei nemutombo wacho wotoubhuirwa.

Wakanyambogara mumhatso mako mwemene, unokone kushandise foni yako kutsvake chitenda chauinacho. Zvitenda zvakadai ngeshuga, zvitenda zvakadai ngekuhamba kwakagwinya kwengazi munyama yemunhu, zvokone kutoonekwa mumafoni, wototsvakazve nemutombo wacho apapo, unotoukombidzwa mutombo wechivantu unokone kudetsera kudzikisa utenda hwauinazvo.

Zvinopano watoguma muchipatara wotozi ema apo wotoema, chotokuningira chimuchini chirwere chako chotoonekwa, dhokodheya otokubhuira kuti enda wootore mutombo wakati ndounoenderana nechitenda chako.

Mazuvano chaachingezi koshandiswe michini yakasiyana-siyana yekuhloya kuti munhu uone kuti unechirwere chakadini. Chaachingezi ngekuti chirwere chako chobaakukombwe ngemuchini kuti unozwe chirwere chakati, wobva wapuwa mutombo unoenderana nechitenda chako.

Mazuva ano vantu vofundiswa ngezveutano kubudikidza ngenjira dzakasiyana siyana. Zvikwangwari zvemene zvinofundisa vantu njira dzakanaka dzekuchengetedza utano hwavo. Vantu ngatierenge zvikwangwari zvetinoona munjira, azvisi zvekuti njira dzinake asi kuti dzinenge dzeito dzidzisa vantu.

Zvinopano uno ntrnda adzivhanesei kuona muntu unokone kuyoone chitenda chinokurwadza kubudikudza ngefoni yako kubudikudza ngemuchina wako wekomboyuta wotoningirazve pama dande mutande kuti chirwere chinorapwa ngemuhloboi wemutombo wotouona mutombo wotoshandisa.

Zvinopano azvichanesi kuona chitenda munyama. Muntu wakukona kutozviitira hako wotozviningira munyama dzako weishandisa michini dzatanadzo mumambatso mwedu wozoenda Hako kuzvipatara wochiona kuti andozvemene, utenda hweunoti unorwara ndihwo wotorapwa.

Mazuva ano zviro zvabai naka yambo kana waka nyambo gara mu mbatso mwako uno kone kuto tsvake chitenda chako pa foni yako ye mene mene woto ziya kuti aa ndino rwara nge chakati kana kuti ibhipi ishuga woto ningira zve mitombo yacho yauno kone kushandisa.

Dai taitawo muntharaunda mwedumwo mumiganga vanthu vanoemera izvozvo zvekugadzira mitombo yechibhoyi kuti inyatsowo kutsetswa yatsetswa yoiswa muzvibhohleya yoiswawo zvipimo kuti kana vanthu vonyamboishandisa vanoshandisa veiziya kuti inode chipimo chakati.

Ngatinyatso kuyaiya maningi kana teipuwe mitombo inoyi yechivantu. Ngatipurutane maningi tiziye mushandisirwo yeinoita. Kuti tikone kuziye kushandise mutombo unoenderana nechitenda chounenge warwara. Tikakona kuishandisa mitombo yechivantu chedu iyi inombaabetsera maningi ngekuti inonyoreka ende tinoiona peshe-peshe.

Vantu vazhinji vanoshora n'anga veiti mitombo yawo aishandi kubeni ndomitombo yotokurumbira mazuva ano nenyaya yekudhura koite mitombo yemuzvipatara ngatipuwe mitombo iyo toimwa sekushandisa kwatinenge takabhuirwa nevanonga vakatipa kuti unodetsera.

Munhu umweni ungatovhunza kuti mashakani emene-mene muntu ungapona ndiwo here, kubeni ukamashandisa kudai ngekubhuirwa kwaunonga waitwa ndichiremba unopona. Vanhu vazhinji votorumbeyo kumashankaniwo nenzinde ngekuti ndoozviri padhuze navo, zvisingadhuri.

Apana mutombo unozwi aushandi , wechiyungu unoshanda, wedu wemakwenziwo unoshanda, ngatishandise mitombo yatinayo kumamizi kwedu nemunharaunda mwedu , kufukira kunodetsera , kana kupishira kwemene kunodetsera , zvipunganyunyu unopishira kuti usarumwa nge nthunga, izvi zvinoite kuti vantu vasarwara ne marariya.

Mitombo yechiantu vazhinji vanotya ngekuti vanoti inovava. Asi kutowawakwo ndiko kutopona kwacho ndokutorapa. Tinokurudzirana yampho kuti mazuwa etiinawo ano ngatiitore mitombo iyi kungaa kutoise chemene muchikafu chemwne chetinorya zuwa ngezuwa, zvinokona kubatsira maningi nokuti togona kuyiona nyore nyore.

Vantu vazhinji ngendaa yekudhura kweite mitombo yemuzvitoro nekudhura koita kuoneka kuhloiwa ngemadhogodheya. Vantu vazhinji vorumba kotsvake mitombo yedu yekudhaya. Mitombo inobetsera maningi pasina muripo vakanyanya kukura maningi.

Mutombo yechibhoyi mazuwano inoiswawo muzvitumbu yotoiswawo zvipimo. Inokona kunge iri mumvura kana yakaite mvura kana yakaita ngatei uswa, wotobhuirwa kuti enda woshandisa zvakadai izvi mazuwa akadai, nhenda Yako inenge yapera , yarambe kupera wopetukazve.

Mitombo yekudhaya yobadetsera maningi mazuwano. Zvabadakadza ngokuti kwane makhambani, oitawo mushando wokuchigadzirise mitomboyo kuti ikwaniswewo kuiswawo muzvibhodhleya yoitwe zvipimo zvayo zvoshandiswawo muzvibhehleya mwoumwomwo, ngemadhokodheya eitopawo muntu kuti enda woshandisa mutombo wakati ndokuti chitenda chipere.

Mitombo yechivantu inokone kushandisiike zvakanaka zvinokasira kunge yakagadzirwao zvakanaka yoitwao zvinoitwa ngei ,zvinoitwe mitombo yechiyungu inonga yamumvura kana kuti yaita uswa. Izvi zvinoite kuti ikasire kushandisika nekushanda munyama dzedu.

Vantu vanokone kootore mashakani emimbiti vochwanyachwanya kwakuto bhooirisa votomwa, izvi zvinodetsera maningi mukurarama kwevanhu imweni mitombo kutore nzinde kwa kutopika mwotomwa, imweni mitombo kupape makwati acho mwobhoirisa mwotomwa izvi zveshe zvinoite kuti vantu vakure vaneutano hwakagwinya.

Kwai nyanga dzega ndodzinoshandise mitombo yekudhaya vamweni voti haiwa munhu weshe akashandise mutombowo unopona. Ngatiteerere zvetinobhuyirwa ngevanoziya mitombo yedu yekudhaya kuti inoshanda zvakadii. Tikazviteerera tinopona.

Mitombo yekudhaya mazuva anawa yobatsetswazve yoiswa mumabhohleya yoiswawo mumapaketi yototengeswa yakadaro vantu vazhinji votoitenga votoziva kuti inoshanda yasiyana neye kudhaya yekuti yanga isina zvipimo iyi yane zvipimo yotozikanwa kuti unomwa chakati ngenguwa yakati ngatiende koitenga mitomboyo.

Amweni mambiti atinogara nawo mumakanyi mwedumwo teiti mambiti asina mushando. Kubeni ukazoningira aah mazimbuti akaita segavakava ayaa anotoshanda maningi mukurapa vantu. Ganda remunhu rinotsvukira ngendaa rezimutombo ro. Huku dzemene pamuzi unokona kudzishandisira mutombo wegavakava wo weitoponesa.

Mitombo peya yemazuwano yogadzirwa zvekuti unokona kutoishandisa kudzora kwemene ganda rotonaka vamweni vanotosvika pakutotsvuka veishandise mitombo iyi yekudhayayo mitombo yemakwenzi yakagadzirwe zvakanaka kuti muntu adzore ganda rinake.

Mazuvaano mitombo yechivanhu yotswanywa tswanywawo yoiswe muzvigaba yovharwe zvakanaka yototengeswa wo sekutengeswa kunoitwe mutombo yechiyungu izvi zvinodetsera maningi ngekuti yane zvipimo. Wokonawo kutonyorerwa tsamba ndidhokota kuti ukone kushandisa mitombo iyi zvakaringana.

Mitombo yechivantu mazuwa ano vokanaZve kuigadzira kuti iite ingatei ngeyechiyungu Vantu avachangotori mashakani kana nzinde votoshandisa mazuwa ano yogadzirwawo yotopuwawo zvipimo.

Mazuwano zvabanaka antuwoye mitombo yataamba okurya mashakani ayo kana kutse nzinde dzayo totobhoilisa tomwa mazuwano yochwanywa chwanywawo yoiswa muzvibhodhleya yototengeswawo mumbatso dzinotengeswe mutombo iine zvipimo zvayo wotoendawo kumadhokodheya wotonyorerwe mitombo iyi wotoshandisa.

Shamwari yangu yaindisheka ndeitore mashakani emugwavha ndeifukira ndotorazve mvura yacho ndomwa, wakazoona paapaya kuti ahh chikotsoro chendainga nacho chiya chatoopera ndoopaakatanga kugonda kugwinya kwemishonga yechibhoyi mushonga yemakwenzi edu iyi wakazoona kuti inobaashanda yakachipa apana kweunoenda kooitenga unongotora weitohamba wotorhya.

Mutombo yechivantu yakanaka maningi ngekuti inobatsira, inorapa. Asi chinosha chinodetsera maningi kuziya chipimo tisadyra yakawanda ngekuti inopetukazve yotirwadza.

Awungaenzanisi mwana wakakurira mutawundi nemwana wakakurira mukanyi, mwana wakakurira mukanyi wakakura eyimwa maguchu, mushana wake wakagwinya, mwiri wakagwinya, hapana chaanochema ndicho, ngatikurudzire vana vedu kuti vamwe mitombo iyi, anyambori mutawundi, tengai mitomboyo yechivantu, mupe vana venyu vanokura vakagwinya.

Musharukwa wangu waiti wakubve kumunda zviyani waiuye nezvimwe zvidzinde zvausinganzwisisi kuti zvakamira sei ndoti iya iwewe mudhara iwewe unotenga here inouya nezvimudzinde kudai oti aewa mitombo otora oyiise muchigaba chaaisemwo zuva nezuva obve kumunda zviya oti afana huyai mumwe mutombo uyu tomwa tokura takagwinya nemishana yedu nanyamashi yakagwinya hatineseki.

Rabakurumbira, kwai Chipinge kunaaroyi. Inga hakuna aroyi. Kune mitombo yakawanda nevanhu vanoziye mitombo, inoponese vantu kuti vasarwara ngematenda akasiyana siyana. Mitombo yemishana, mitombo yebhiipii, mitombo yeshuga inoonekeyo. Ngatirumbe topuwe kuChipinge, tipone.

Mutombo yechibhoyi munokona kuishandisa yakadaro, imweni munokona kutoidziisa mashakani ayo mofukira momwa. Imweni munotoishandisa kuisa mumhatso memunoata kuitira utunga huya hunozokonzera chirwere chemarariya. Mutombo iyi inoshanda maningi ngatiputane vantuvowo veitibhuira kuti tinoishandisa zvakadini.

Unoona munhu pamuzi pake pakazare makwasha, paine mumbiti yakasiyana siyana nemapfibaa akasiyana-siyana. Vantu voti kwai hamutemi nei miti pamuzi penyu, kubeni imweni itori mitombo inodetsera pamuzipo, imweni mimbiti inoite kuti nyoka dzisagume pamuzi, imweni inoitavo kuti mabvuri emene asauya pamuzi penyu kubudikidza nemitomboyoo.

Teikura peya zvaibaita kunga idambe, mudhara oti enda wotore mashakani awo uuye ubhoyilise, umwe, kunge waita mukhuhlane vantu votomwa. Tamwa kudai totopona. Mazuwano mitomboyo ichitoriyo asi atiziyi kuti inoshandiswa sei. Ngatipetuke kwekudhaya tikone kuziya.

Vantu varikupona ndiyo mitombo yechivantu. Ngatipurutane kana taenda kune vantu vanopa mutombo iyi ngekuti mitombo mizhinji irikushandiswa kurape zvirwere zvakadayi nanagomarara, zvirwere zveshuga nezvirwere zvengazi inohamba zvakagwinya maningi munyama yedu. Iri kudetsera maninhi mitombo iyi.

Imweni mitombo inode kutore mashakani mwotodziisa mwofukira munopona. Imweni mashakani achoo mwotodziisa mwotopona. Nzindezve dzinotsiwa vantu votomwa vadziisa nzindedzo idzodzo vantu vanopona. Ngatishandise mitombo iyi inotidetsera maningi aidhuri.

N'anga dzibari nemushando mukuru mundau yeduyo vanobati vantuwe kana mati maite matenda rumbai kwetiri tidii timurape vantu varikubaenda mazuwanaya veipona mushonga yekufukira, mushonga yekupwititidzire mumamizi kwai mamhepo atize inobashanda maningi mitombo yechivantu ineyi ngatipote teibaishandisa zuwa ngezuwa kana kumwa kwemene mutiii inobetsera.

Vantu vazhinji mumabuya vane ndxondo yekuti vakaona muntu unoita zvemitambo yechivantu voting kwai muntuwo unorowa. Kubeni muntu wo mukanasa kugara naye pashi zvakanaka unokona kumubetsera kuti mushandise mutomboyo. Kudzinga zvitenda zvakasiyana siyana zvinonga zviri munyama dzedu.

Pane zvimweni zviro zvatinotorima mumaminda mwedu nemumagadheni .Tisingazive kuti itori mitombo inokona kutotiraramisa kwenguva yakareba ..vamweni atitozivi kuti makaka emene anokona kutorapa chitenda chakadai neshuga kana kutodzakisa bipi yemuntu .Ngatibvunze vasharukwa ngatibvunze vezveutano ngenyaya yemakomboti etino gara navo kuti anotibesterei tione kutora tipone.

Mitombo yechivantu inokurudzirwa maningi kuti vantu vaishandise ngekuti inodetsera kurape zvitenda zvakasiyanasiyana. Vantu vanoishoora ngekuti vanenge veiti aina chipimo aina kubhuyiwa ndidhokotha kuti uitore asi inodetsera.

Taimboshoora asharuka vedu teiti vanotimanikidza kurye mashakani, kubeni tanga tisingatozii kuti kutorapwa kwataiitako. Vasharuka vaibaziya kuti mwana akure akagwinya mushana unofanire kuramba eirya mitombo yechivantu. Maguchu vaigara nawo mumamuzi, veimwise vana vavo, veimwa ivo. Ivo vakakura vane utano hwakagwinya ngendaa yemitombo.

Miti yeshe yemushango inokone kubetsera kurapa. Kune mitombo yakawanda mushango inorape zvitenda zvakasiyana. Vasharuka vaiti kana varumwa ngenyoka vaitotse munzinde votokupa votopona.

Ngendaa yekuwanda kwaita zvitenda mazuwano, nekubuda kwoite vantu veireketa zvakawanda ngezvekupona kubidikidza nekurye mutombo yechivanhu, muntu wese paari otofunga kuti dei ndaonawo mashakani ndatsengatsenga, dei ndaonawo nzinde dzemumbuti wakati ndarya kuti ndirape chirwere changu cheshuga chandinacho, kuti ndirape chirwere cheBP chandinonzi ndinacho.

Vazhinji vanoti kuChipinge kune varoyi ngendaa yekuti kune n'anga dzakawanda. Havarowi asi kuti vanope vanhu mutombo yekut vapone. Vantu vazhinji vanouya koponeswa Chipinge nen'anga idzi veishandise mitombo yekudhaya. Mitombo iyi haidhuri, inorapa zvekuti chitenda chako chinokono kutopora.

Imweni mitombo yechi vantu ngeyekutorya mashakani, imweni munotsawo mudzi mwofukira kana ku bhoyilisa mwana otomwa kana unenge eyirwara nechitenda chainacho otomwa. Mishonga iyi ainesi kungwarira ainesi kuwona ngatishandise mutombo iyi nekuti inobetsera, ainazve zvimweni zvinozokonzerwa ngekuishandisa.

Ukatora mashakani emene emumbuti vakadai ngemugwavha vodziisa pamwoto, vofukira, besha rinokone kupera unokonazve kumwa mvura yacho kwai inodzakisa Bp kwai inopedza shuga .Izvi zveshe zvinoda kuti tizviite tisaramba techiti kwai mugwavha torya magwavha kwega ngatishandise mbiti iyi mashakani ayo tipone tidziirire zvirwere zvingadai zvechitinesa muka.

Mishonga yechivantu mishonga inoonekwa peshe peshe mishonga iyi yaidetsera maningi kubva kudhaya vasharuka vedu vaishandisa mitombo iyi kurapa zvitenda zvakasiyana siyana zvitenda zvemundani zvitenda zvemushana nezvitenda zvepabonde zvemene mene zvairapwa ngemishonga iyi inoshanda.

Imweni mitombo yechivantu inorapa kana mazino emene vanorwafziwa nemazino vanokona kutovhuna mashakani vototsenga tsenga mazino otopona vamweni vanotorapa chitenda zvinotovanetsa kubudikidza nemitombo yechivantuyo vamwe vanotomwa mashakani BP yotoema kana kudzakira.

Kudhayakwo vasharukwa vaingovhuna mashakani emimbiti vouya koisa mumbatso mwavanoata, izvi zvaidetsera kudzinga utunga madeikoni Aya kuti vasharukwa. Zvaizokonzere chirwere chemararira. Mazuwano mitombo iyi iriyo asi ngekusaiziya vazhinji vanongofunga kuti maruwa anongochenese ndau ngatibvunze vasharukwa va.

Vamweni vanobaati, unga pona ere ngekurye mashakani, ungapona ere ngekurye nzinde, unga pona ere ngemitombo yechibhoyi, kubeni mitomboyo inobaashanda maningi. Vazhinji vanofunge kuti muzvibhadhlera mwemene mwega-mwega ndomunokone kubve mitombo inoshanda.

Kwataa nevanhu mazuwa ano votopona nekutengese mutombo yedu yekudhaya mitombo iyi inodetsera maningi ngokuti inooneka peshe peshe inooneka pamuzi mumagadheni mwedu kana nemushango mwemene munhu unokone kutoone mutombo unokurapa.

Mitombo yechivantu inorapa. Muntu ukaishandisa ngemazvo iweiteerera zvaunenge wakabhuiewa, kuti shandise zvakati nezvakati inokone kukurapa zvakabaanaka. Chitenda cheitopera weitopona zvakanaka.

Chipinge ino zikanwa ngenda ye mitombo ayisi mitombo ino uraya vantu mitombo ino rape vanhu kuti vapone vantu vane dhenda dzaka siyana siyana vano puwe mitombo yechi vantu vanhu voto pona kana vaka shandise mitomboyo seku bhuyiwa kwe zvinenge zvaka itwa nge unonga akupa.

Zvirwere zvegomarara zvemene zvinokone kupedza ngemitombo yechibhoyi , chirwere chekukura kana chekuhamba kwengazi kwakanyanyisa chinokone kudzasirwa ngemitombo yechibhoyi chirwere chechukera chinokone kurapwa ngemitombo yechibhoyi ngatiishandise mitombo iyi tizvirape.